Akazi ukasi urw'umwe gafise umuryango wuguruye usiz irange iryo urwatsi rutoto ku gishimaryango hasiza iritukura n'irisa n'urwatsi lutoto ku ruhome no hasi hasa neza hubatsemwo urukarabiro abanyeshurire bakoresha bavuye mu kazi ukau si ugumu.

Umwigisha ari kumwe n'abanyeshure bambaye impunzu zo ku inonora imitsi bari mu kibuga bariko baratambuka bafise ibikoresho mu biganza vyabo bakoresha bariko bari inonora imitsi inyuma hari uruhome rwubakishijwe matafari ahiye.

Uruhome rw'inzu rwubakishijwa matafar' ahiye, inkingi n'umushipi wo ku mushinge n'uwo hejuru, bisiz'irangi ryera, ku mushipi wo hejuru harih' ivyandiko vyerekana ko ar' ubwiherero bw'abagore n'abagabo

Umugwi userukira ishure mu mukino w'umupira w'amaboko bari mu kibuga bariko bararaba hejuru ahantu mupira uri. Inyuma y'ikibuga hariho indorerezi z'abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu inyuma yabo hubatse uruhome rurerure hari mw ibaragera hagati y'uruhome.

Mu cumba cubakishijwe amatafari ahiye akaziye n'isima, hubatswemwo akazu ka surwumwe k'abagabo. Kagizwe n'ubwiherero butandukanye bw'umwanda muto. Ubwo bwiherero nta suku rikwiye bufise.

Ishure ririmwo abanyeshure bari ruhande y'uruhome rw'ibyumba by'amasomero imbere yabo hari ikibuga bakiniramo umupira w'amaboko iruhande y'ikibuga hari ibyatsi harimo amabuye ibipapuro hamwe n'uducupa.

Abigisha batatu bari mu kibuga bakina umukino w'umupira w'amaboko, inyuma y'ikibuga hateye ivyatsi harimwo abanyeshure bariko baratambuka hari n'ishure ryubakishijwe amatafarahiye bisakajwe amabati, hariho n'igiti kinini kirekire.

Akazu kasugwumwe gafise umuryango ukozwe mumbaho wuguruye, k'uruhome hasa nabi, hasi hasa nabi, hariho n'igikoresho c'isuku bakoresha mugusukura akazu kasugwumwe, hariko n'umuringoti umanura amazi.

Ishure ryubatse rigerets,e munsi hari abanyeshure babiri umwe aricaye uwundi arahagaze begereye ku ruhome. Imbere yabo hari umuntu yambaye impuzu y'ibara ry'ubururu iruhande yiwe hari ikibuga cy'umupira w'amaboko ku ruhande hateye ibyatsi n'amabuye ari hasi.

Uruhome rusize irangi ry' umuhondo, rwubatseko urukarabiro. Hariho n'ibikoresho abanyeshuri bakoresha amasuku. Ku rukarabiro hariko imiringoti y'icuma. Hasi hari amazi kubera haratose.

Uruhome rw'inzu rwubakishijwe amatafari ahiye. Ruciyeko imirongo ishinze ibangabanganywe y'ubururu n'uwurambitse wera. Hubatseko ikarabiro, amazi azanana mu muringoti. Imbere y'aho, har'ikibuga c'isi nsa.

Ishure ryubatse rigeretse . Rifise ikibuga bakiniramo umupira w'amaboko .kirimo abanyeshure bambaye impuzu zo kw'inonora imisi bahagaze batonze ku mirongo itatu imbere yabo hari indobonto zirimw amazi zifise amabara atandukanye ryera, umuhondo iritukura .Abanyeshure bariko badahisha igikomba amazi bagaca biruka.

Abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bicaye ku ntebe ndende mu byatsi vyinshi inyuma yabo hariho ibindi vyatsi hamwe n'abanyeshure benshi bahagaze kwibarabara ku murongo.

Akazu kasugumwe kubakishije amatafari ahiye katagira umuryango ku bishimaryango no hejuru hasiza irangi ritukura, hamanitseko urupapuro rurika ivyandiko vyerekanako ari akazu kasugumwe k'abahungu, imbere hasi haracafuye ku ruhome harashaje kubera irangi ryarashaje.

Abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bahagaza inyuma y'ikibuga bari kumwe n'umumenyereza w'umuga userukira ishure mu mukino w'umupira w'amaboko umumenyereza yamanitse amaboko yambaye impuzu yirabura irimwo n'imirongo yera inyumaya yabo hari ibiti vyinshi birebire.

Abanyeshure bari mu kibuga, bambaye impunzu zo kwinonora imitsi, bariko barakina umupira w'amaboko, ikibuga gikikujwe n'ivyuma, hanze hicaye indorerezi munsi y'igiti, zaje kubashigikira, k'uruhande hateye ivyatsi, inyuma hari inzu isakajwe amabati atukura.

Abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina umukino w'umupira w'amaboko. Mu kibuga uruhande rumwe hari ivyatsi urundi nta vyatsi birimwo, hariho inzira irimwo abantu bariko baratambuka, ku ruhande hari amashurwe ateye ku murongo hamwe n'ibiti vyinshi birebire.

Abanyeshure bari mu mugwi userukira ishure mu mukino w'umupira w'amaboko, bahagaze mu kibuga batonze ku murongo bariko bararamukanya n'abarongozi, hanze y'ikibuga impande y'uruhome hari indorerezi zaje kubashigikira.

Akazu ka sugumwe gashaje gafise umuryango ukozwe mu mbaho , hariko igicapo cerekana kari ubw'abakobwa . Hasi hasa nabi ,ku ruhome hasa nabi ,indobo isa nabi, hari n'umuringoti umanura amazi.

akazu kasugumwe kubakishije amatafari ahiye gasakajwe amabati ku ruhome hari ko umurongo usizirangi ryera kuri wo hacafyeko isanamu yerekana ko ari ubwiherero bwabagore hasi hateye ko amakaro yibara ryera

Mu kibuga c'umupira w'amaboko, imigwi ibiri iriko irakina, umwe wambaye impuzu z'urwatsi rutoto, uwundi zitukura, hari izuba ryinshi abarorerezi bicaye mu gatutu, mw'ibaraza imbere y'inzu.

Ubuzu bwa sugumwe bw'ishure bufise inzugi zishaje ziriko ibicapo vy'abantu vyerekana abahungu n'abakobwa aho biherera. Inkingi ziteyeko ibishimaryango zisize irangi ry'ubururu ni ryera, mu kibuga caho hasize isima.

Akazu ka sugumwe kubwiherero butatu, kunzugi hashushanijek’igicapo cerekana k’arubwabakobwa. Imbere yabwo hasi hasiz’isima, n’irangi ryirabura, kuruhom’uva has’uja hejuru, hasizamarangi iryirabura, iry’ubururu niry’umuhond’ukeye.

Mubwiherero hejuru hasakajwe amabati kumpome hasize irangi ry' umuhondo hasi hasize isima hari n' ico gukarabiramwo baja canke bava mubwiherero.

mu kibuga kirimwo ivyatsi harimwo abanyeshure b'abigeme hasi bambaye ikabutura hejuru umupira n'ibirato vyo kwinonora imitsi bamwe bariko barakina abandi barorera hirya yabo hari biti vy'ubwoko butandukanye

Ishure ry'inyubakwa isakaje amabati y'ugwatsi rutoto isomero rifise urugi risize irangi ry'ubururu rifise amadirisha abiri yagutse imbere yaryo hari ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwe ivyatsi ahandi insisa izamu rigizwe n'ivyuma bisize irangi ritukura n'iryera.

icumba gifise umuryango w'irange iry'urwatsi rutoto wuguruye, ku gishima ryango hasize irangi ritukura. Hasi hateye amakaro ku ruhome hometseko amakaro y'umuhondo, hejuru yayo hasize irangi ryera, isakajwe amabat,i amatanga asize irangi ryirabura hubatswemwo amakarabiro yometseko amakaro asa nayo ku ruhome.

Ubwiherero bugizwe n'imiryango ine, umwe ucafyeko umuhungu wuguruye, itatu yugaye, ibiri muri yo iriko amagufuri. Inkingi ziteyeko ibishimaryango, zisize irangi ry'ubururu n'iryera. Mu kibuga cazo, hamwe hashashe amatafari ahandi hasize isima.

Abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari mu kibuga batonze ku murongo bafise imipira ibiri yo umukino w'amaboko inyuma y'ikibuga hari abarorerezi inyuma yabo gato hari inzu yubakishijwe amatafarahiye hirya yaho hari ibiti.

Ikibuga kiri imbere yinzu gisize isima gicafyemwo imirongo ine ibangabanganye hubatsemwo ivyabana bakiniramwo, kandi hateyemwe ibiti bitatu bisagaraye binatotahaye munsi yavyo hari intebe inyuma yurugo hari biti vyinshi.

Ishure rifise amasomero meshi risakajwe amabati yugwatsi rutoto, ikibuga caryo kirashashe kirimwo ibibuga bibiri vyinkino zumupira y'amaboko, musi yaco hateye amashugwe igiti c'ivoka n'ikigazi.

Ikibuga harimw' abanyeshure, bamwe bariko binonor' imitsi, abandi barahagaze kirik' ivyatsi vyinshi gikikujwe n' ibiti vyinshi bitotahaye hakurya har' imisozi.

Abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko. Hanze y'ikibuga, hari ivyatsi n'ibiti nt'abarorerezi bahari.

Ikibuga kiriko ivyatsi vyinshi, harimwo abantu bariko barakina umupira, imbere yaho har’ igiti c’umwembe kigufi, hari n’ibindi biti birebire n’amashurwe menshi.

Mu cumba c'imyimenyerezo uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye idirisha rikingirijwe n'igitambara c'ubururu, imeza zubatse zometse ko amadari yera. Harimwo umunyeshuri arik arakora imyimenyerezo.

Umwigisha wo mu mashure yisumbuye, ari mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi imbere y'iwe hicaye abanyeshure iruhande y'iwe hahagaze umuntu yambaye amarori afise ibikoresho ariko arigishiriza ko inyuma y'iwe hari kibaho cyanditse ko.

Umunyeshure yambaye impuzu yera amarori kumaso n'ibikingira ibiganza n'intoke ari mu cumba c'ubushakashatsi ariko yifashisha rugagamisha n'imashini nyabwonko mu bushakashatsi bwo mu burimyi ariko yandika ivyatora mu bikorwa vyiwe.

Mu cumba aho abanyeshuri bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi, bahagaze bari mu murwi, bari kumwe n'umwigisha wabo. Bambaye udukingiramunwa n' ibikingira ibiganza n'intoke. Imbere yabo hateretse amacupa, hariho umunyeshure ariko arereka akarorero abandi.

Mu cumba uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye ku meza yubatse yometse ko amadari yera hateretseko igishusho cerekana ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri na cane cane ivyo munda no mu gikiriza navyo ni: amara, umushishito, igitigu, amahaha n'umutima.

Icumba c'isomero kirimo abanyeshure bicaye ku ntebe bafise amakaramu hamwe n'impapuro imbere yabo hahagaze umwigisha ariko arabasigurira ibyanditse ku kibaho hariho n'ahantu batereka ibikoresho by'abanyeshure iyo bariko bariga ibyigwa by'ubushakashatsi.

Mu cumba hasi hateye amadari yera, uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye kuriwo hubatse imirongo ibiri y'ububati busizirangigera rgugajwe n'inzuga iz'imbaho.

Mu cumba hasi hateye amadari yera uruhome rwubakishijwe amatafarahiye kuri rwo hubatse imirongo ibiri y'ububati usize iranga iryera bwugajwe n'inzugi z'imbaho.

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi, harimwo akabati kubatse ku ruhome gafise imiryango yuguruye hateretsemwo uducupa hamwe n'udukarato ni vyo abanyeshuri bakoresha iyoba, ariko bariga.

Mu cumba c'imyimenyerezo ku ruhome hariko ikibaho cirabura, ikarabiro, n'urutonde rw'ibigize ivu, umusenyi, amabuye, n'impwemu, harimwo imeza yubatse, abanyeshure bariko barakorerako imyimenyerezo, y'ibijanye n'ivyo biga.

Abanyeshuri babiri bari mu cumba c'ivyirwa c'ubushakashatsi bambaye ibikingira ibiganza n'intoke harimwo imeza iteretseko ibikoresho bariko barakoresha harimwo n'igitabo gifise ibara ry'ubururu ku ruhome hariko amadirisha yuguruye ibiyo.

Mu cumba aho abanyeshuri bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi, harimwo umwigisha ariko arategura ibikoresho abanyeshuri bigirako, biteretse imbere y'iwe. Harimwo icupa rifatanye n'imiringoti. Amadirisha y'icumba arugaye , ariko ibitambara vy'ubururu.

Icumba abanyeshure bigiramwo ivyo guteka, impome zubakishijwe amatafari ahiye, inkingi n'umurongo wo hejuru ku madirisha bisize irangi rera. Amadirisha akingirijwe n'ibitambara bisa n'ubururu, munsi y'imeza yometseko amadare yera, hari udutebe dukozwe mu biti.

Mucumba c'isomero ku ruhome hamanitse ko'impapuro nyinshi ku ruri hejuru ruca vyeko umutima n'ibice vyawo n'ibindi bihimba vy'umubiri amaraso atemberamwo.

Ku ruhome hamanitse urupapuro ruriko isanamu y'umwana yerekana ibihimba bikuru bikuru vy'umubiri navyo ni:umutwe, ibitugu, igikiriza amaboko, inda, amaguru, ibirenge n'ibindi. munsi hariho akabati gateretseko ibitabo.

Icumba kirimwo imeza iteretseko imashini nyabwonko, ku ruhande hari intebe iriko igitambara gitukura. Hariho n'imeza iteretseko ibitabu, hariho inkingi imanitseko impapuro. Hejuru hariko itara; hamwe n'amadirisha yugaye ariko ibiyo.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabu ku ruhome hariko akabati karimwo ibitabo vyinshi hamanitseko ibipapuro rumwe muri zo haca avyeko umutima n'ibice vyawo n'ibindi bihimba vy'umubiri amaraso atemberamwo.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo, harimwo akabati karimwo ibitabo vyinshi bigerekeranye, hejuru hateretse ibikarato vyinshi, hariho imatera hamwe n'imashini izana umuyaga, harimwo n'ibikombe biteretse mu kabati gafise ibiyo.

Icumba kirimwo akabati gateretsemwo ibitabo, harimwo intebe n'imeza iteretseko ibitabo n'iyindi meza iteretseko imashini nyabwonko. Ku ruhome hariho impapuro zimanitseko n'idirisha ryugaye rifise ibiyo.

Ibitabo vyinshi, bibitswe mu bubati no mubi karato. Hejuru y'ibikarato bimanitse ku bubati hari i matera, hasi imbere y'ububati hari indobo, agakurutu, ikarato y'ifanta n'imifuko yuzuye ibintu.

Ishure rifise amasomero menshi n'ikibuga kinini cagutse, uruhande rumwe rurimwo ivyatsi, urundi nta vyatsi bihari, mukibuga harimwo abanyeshure bamwe bariko bariruka abandi bariko baratambuka, kumadirisha ya masomero hamanitseko impapuro.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafarahiye rifise ikibuga kirimwo ivyatsi harimwo inzira abanyeshure bacamwa harimwo abanyeshure bariko baratambuka umunyeshure w'umuhungu yikoray imfungurwa ku mutwe inyuma yiwe hari umunyehure re w'umukobwa yifutse mu mutwe.

Icumba c'isomero c'abanyeshure b'imicuko harimwo abanyeshure ku ruhome hariko ibicapo imbere yabo harimbonesha kure hariho n'umwigisha yicaye ku ntebe imbere yiwe hari imezi iteretseko ibipapuro mu muryango hahagaze abantu baje gutahana abanyeshure.

Mu cumba c'imyimenyerezo co mw'ishure ry'ubuhinga bwa none, abanyeshure bari imbere y'imashini nyabwonko, bimenyereza kuyikoresha. Mu mashini zitatu ziteretse ku meza, imwe ntigira uwuyikoresha.

Ku ruhome rusiziranga iyera hacavyeko abanyeshure bambaye impuzu zera bari mw'isomero umwe wese yicaye ku ntebe imbere yiwe hakaba imeza yandikirako imbere yabo hahagaze umwigisha yambaye impunzu hepfo y'ubururu haruguraitukura afise igie tabaumukoboko kumwe mu kundi afise inkoni yereka abanyeshure icirwa barimwo.

Abanyeshure bo mw' ishure ry'intango, bambaye impunzu hasi ya kaki hejuru y'ubururu. Bari mu kibuga kitarimwo ivyatsi, kiri imbere y'amasomero. Abo banyeshure harimwo bakuru n'abato bambaye ibirato bibayabaye.

ubwinjiriro bw'ikirongozi cerekeza ku barongozi buruguruye impome inkingi idirisha urugi vyose bisize irangi ry'umuhondo hasi mu kirongozi hasiziranga iritukura

Inyubakwa nyinshi zikoze urupangu muri ro hariho ibibuga bibiri vy'umupira w'amaboko bisizisima ku mpande yavyo hariho ivyatsi akazuka ari hejuru y'izindi kajamwo abacunga umutekano w'abari muri izo nyubakwa.

Ku ruhome hamanitseko ku ruhande rumwe, ikibaho candikishijwe n'ingwa y'ibara ryera, kurundi ruhande hamanitseko urupapuro rwanditseko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika kwijana. Ku kibaho hacafyeko ibihimba vy'umubiri n'ico bikora. Navyo ni ijisho, izuru, intoke, ururimi n'ugutwi.

Uruhome rusize iranga iry' umuhondo umushinge warwo usize irange iryirabura hamanitseko urupapuro rwera rucace ko abagize umuryango abona bo ni sokuru nyokuru data mama data wacu mama wacu mushikanje mwene wacu.

Ishure rifise amarembo yuguruye, ririko umuryango w'icuma usize ibara ryera n'iritukura, k'uruhome rusize ibara ryera ,hariko ibicapo n'amajambo vyanditseko ,imbere mu kibuga harimwo abanyeshuri ,hanze kwibarabara hahagaze umuduga.

Uruhome rumanitseko urupapuro rusa n'umuhondo, rucafyeko imashini nyabwonko ngendanwa. Ivyandikishijwe n'irangi ritukura, vyerekana ibice bigize iyo mashini. Urupapuro rufatishijwe n'uburembo bwirabura.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko harimwo umunyeshuri, ariko aratambuka ku ruhande hahagaze abigisha babiri bahagaze mu vyatsi inyuma yabo hariho amabuye ari hasi n'uducupa dufyase amarembo y'ishuri aruguruye hariho n'umuduguri kuragenda nyuma y'ishure hari ibiti birebire.

Ku ruhome rusize irangi ry'umuhondo hamanitseko urupapuro rutukura. Rwanditseko ikirangamisi c' ivyirwa vyo mundwi buri cirwa umenya umunsi n'isaha gitangirwako.

Icumba c'isomero ku ruhome rwubakishijwe amatafarahiye hari iko ikibaho cirabura candikishijweko ingwa yiba aragyera ivyanditsweko ni igisoro c'ibiharuro cigisha abana kugwiza no kugabura.

Ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, akaziye n'isima, hamanitseko impapuro zibiri zera, zanditseko ihadikirizwa ry'amavuga amwe amwe yo mu gifaransa.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye hasi hasizisima harakubuye harimw intebe z'ibiti zitondetse ku murongo impande y'uruhome hariakadobo bashiramwo umwanda.

Abanyeshure biga imyuga ijanye n'ubuhinga abo banyeshure bambaye imyambaro isa n'irangiryo ubururu bakaba bari mu nyubakwa yagenewe gukorerwamwo imwimenyerezo ijanye ni wo mwuga wabo.

ishure rifise ibyumba vy'amasomero vyinshi harimwo icumba c'isomero cuguruye umuryango. Hariko n'amadirisha amanina fise biyo hamanitse k'impapuro imbere hariho ikibuga kinini cyagutse ku ruhande hariho ibyatsi amarembo y'ishura ruguruye hejuru hari ikirere gisa n'ubururu kirimw ibicu.

Mucumba hasi hasizisima ku ruhome hasiza iranga iryera harimwo imitaka ibiri intebe imeza n'ububati burimwo ibitabu imeza zimwe ziteretseko imashine zifotora impapuro ku ruhome hamanitseko urupapuro ruca ve kimigabane igizi mu bumbe w'isi.

Icumba kirimwo intebe n'imeza ishasheko igitambara gifise ibara ryera n'iryubururu, uruhome rwaco rusizi ibara ryera, rumanitseko ifoto, hariko n'idirisha ryuguruye.

Ishure, inyubakwa zaryo zishaje ku ngazi ku mushinge ku mpome no ku gisenge hose hariko urubobi. Imbere yaryo no ku mpande hari ishamba n'ivyatsi n'ibiti, irangi ryera ryo ku mpome, iritukura ryo ku ngazi ryarahindutse ririrabura.

Ku ruhome rusize iranga ry' umuhondo hamanitseko impapuro zera kuri rumwe muri zo hariko ibicapo vyerekana ubwoko butatu bw'ivu na bwo ni ivura ivanze n'umusenyi ivura ivanze n'ibumba ivu ryoroshe ririmo mwabu vo.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'ivyumba vy'uburaro vy'abanyeshuri hariho abanyeshuri bari hanze i ruhande y'uruhome rw'ivyumba vy'amasomero barahagaze abandi bariko baratambuka hariho n'impuzu zimanitse ku mugozi imbere y'ishure hari ibiti birebire.

Icumba c'isomero c'abanyeshure bo mu mashure y'intango umuryango uruguruye harimwo intebe zitondetse ku murongo zikozwe mu biti no mu vyuma zimwe zisizirangi izindi nta rangi zigira harimwo imeza y'umwigisha ishashe k'igitambara cera iteretsekoibie bitabo hariho n'amadirisha yuguruye harimwo n'umunyeshuri ahagaze.

Ku ruhome rusize irangi iry'umuhondo hejuru y'ikibaho cirabura hamanitse k'urupapuro rwera kuri go hacafye k'isaha hifashishijwe inshinge zayo yerekana ibihe bitandukanye.

Ishure ryubatswe n'amatafarahiye risakajwe amabati inzugi n'amadirisha bikozwe mu vyuma bisiza irange ry'ubururu ku mushinge hasiza irange ryirabura imbere yaho mu kibuga hubatswe ikinogo imyanda icamwo cubatse n'isima.

Mu cumba c'isomero, ku ruhome hariko ikibaho cirabura harimwo imeza iteretseko umubumbe w'isi werekana umugabane wa amerika yepfo niya ruguru, n'amabahari ayikikije.

Mwishure ry'abana b'imicuko harimwo intebe imeza n'ibindi bikoresho bitandukanye vyo gufatira no kwigisha abana bo muri urwo rugero na vyo ni ibikinisho amashusho amasanamu ndi irimbo zivuzwa mw'i radiyo icumba kirimwo isuku ibirimwo vyose bitoze ku murongo.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe amabati atukura. Rifise imiryango y'icuma isize irangi ry'umuhondo. Imbere y'isomero hateretse ikikega c'amazi gifise ibara ryirabura. Mu kibuga harimwo abanyeshure bamwe biga mu mashure yisumbuye abandi mu mashure y'intango. Hateyemwo ivyatsi n'amashurwe n'ibiti. Hari ibarabara ry'ivu ryegereye umufurege w'amazi.

Icumba c'isomero ry'abanyeshure b'imicuko cubakishijwe amatafarahiye harimwo intebe zitondetse ku murongo zisizirang iritukura ku ruhome hamanitswe ibipapuro bibiri kimwe n'ikarata y''isi hejuru hamanitsa itarataka ha asi hasizisima.

Abanyeshuri babiri bari mu cumba c'isomero bicaye ku ntebe bariko barasubiramwo ivyigwa imbere yabo ku ntebe hateretse imashini nyabwonko ku mpande ifise ibara ry' ugwatsi rutoto ku ruhande hateretse ikaye ifise ibara ryera.

Akazu kasurw'umwe kubakishijwe amatafari ahiye, urugi n'ibishimaryango bikozwe mu mbaho bisize irangi ryurwatsi rutoto, hejuru y'umuryango hari umurongo usize irangi ryera, ubwiherero buracafuye nta suku bugira.

Umwarimu yambaye impunzu iciye ko imirongo yera n'iyirabura, umushatsi mwinshi ku mutwe, afise mu ntoke agafasha guca umuzingi yerekana ku kibaho cirabura ijambo ubukene ricagaguye.

Ishure ryubatse ahantu hagutse, rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, ikibuga c'aho giteyemwo ivyatsi, harimwo n'amashurwe, hari n'igiti gishinze hagati mu kibuga, harimwo n'inzira abanyeshure n'abigisha bacamwo bagiye mu masomero.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero vyubatse mu bice bibiri kimwe cubatse kigeretse ikindi ntikigeretse mu kibuga hatemwa igiti n'ivyatsi hari abanyeshure bicaye impande y'amasomero.

Ishure rigeretse rifise amasomero menshi. Harimwo ayubatse atageretse yubakishijwe amatafari ahiye, asakajwe amabati. Hari umuntu ari mu muryango w'icumba c'isomero. har'ingazi, hasi isize isima, ikikujwe n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Akazu ka si rw'umwe gashaje uruhome rusiza irange igera ku mushinge hasizi iyirabura hariko imiryango y'ivyumi siza iranga ry'ubururu amaja hasi hazanye ingese imbere uruhande rumwe hashasha amabuye ahandi hubatsa ik arabiro rishaje imiringo oto nta yoirimwo i ruhande hari vyatsi.

ishure ryubakishijwe amatafari ahiye ririko n'amadirisha y'ivyuma afis irangi ry'umuhondo icumba c'isomero kimwe umuryango uruguruye ikindi umuryango urugaye imbere hateye amashugwe ari ku murongo hamwe n'ivyatsi hari n'abanyeshure bahagaze mu nzira abandi mbere y'amasomero

Abanyeshure bari kumwe n'umwigisha wabo bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari hagati y'imiduga myinshi bakikujwe n'ivyuma bifise amabara iyera iritukura n'urwatsi rutoto umwigisha afise urupapuro hamwe n'ikaramu muntoke hari n'ibiti vyinshi bire bire.

Icumba c'isomero c'abanyeshure m'imicuko harimwo imeza y'umwigisha n'intebe y'umwigisha inyuma hari ikibaho gihanaguye hari n'akabati kari ku ruhome gafise umuryango wuguruye harimwo n'intebe n'imeza ziteretseko ibikoresho vy'abanyeshure hari n'umuntu ajejwe gukora amasuku.

Akazu kasugwumwe kubakishijwe amatafari ahiye gafise imiryango ikozwe mumbaho yuguruye, kubishamaryango no hejuru hasiz'irangi ryera, hasi hasiz'isima imbere hari uruhome rusiz'irangi ryera.

Ishure, ryubakishije amatafari ahiye, rifise amadirisha ariko ivyuma hamwe n'ibiyo bitarameneka, mu kibuga caryo hariho icapa gikozwe mu cuma gifise ibara ry'ubururu, handitseko amajambo yerekana aho imiduga ihagarara.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, risakajwe amabati atukura. Imbere hariho akazu ka surwumwe, hariho n'ikibuga kitarimwo ivyatsi. Abanyeshure bari hanze bamwe bahagaze impande y'isomero, abandi bari ku gikarabiro. Hakurya y' ishure hari ibiti vyinshi.

Ishure rigeretse rimwe rifise amasomero menshi, ibaraza yo hasi ifise inkingi zisize irangi ryera, iyo hejuru ikikujwe n'ivyuma bisize irangi ritukura, ikibuga caryo kirimwo amabuye mato, impande y'uruhome hariho igiti, musi hari amabuye n'ivyatsi.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafara ahiye hamanitseko urupapuro rwanditseko, harimwo akabati kugajwe igufuri hejuru yako hateretse igikarato kirimwo impuzu, iruhande hari ikibaho cirabura gihanaguye.

Isomero ku ruhome hasize irangi ryera, ifise amadirisha y'ivyuma asize irangi ry'urwatsi rutoto. Hasi harakubuye harimwo intebe zitondetse ku murongo zikozwe mu vyuma n'imbaho.

Icumba c'isomero kirimw abanyeshuri bicaye ku ntebe zidatondetse ku murongo. Harimwo abariko barandika n'abandi basamaye. Imbere yabo hari umwigisha agise ingwa ariko randika. Ku kibaho ku ruhome rw'isomero hasa nabi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero atandukanye. Hamwe hasakaje amabati ashaje, ahandi mashasha. Hari abanyeshure bahagaze imbere y'umuryango w'isomero. Ikibuga c'aryo n'isi nsa. Ku marembo y'ishure, nta muryango uriko hari urugo rw'ibiti vy'umunyare. Imbere y'aho, hari umufurege w'amazi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi. Ryubakishijwe amatafari ahiye, risakajwe amabati. Rifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma, bisize irangi ry'urwatsi rutoto. Umushinge wayo usize irangi ryirabura. Impande y'imiryango no hejuru, hasize iryera. Abanyeshure bamwe bari mu kibuga, abandi imbere y'amasomero.

Mu cumba aho abanyeshure bafatira ifunguro hari intebe ziteretseko amasahani ari kumurongo, hari n'indobo zirimwo ifungugwa hamwe n'abanyeshure bariko bararura umutsima w'ibigori n'ibiharage bitetse.

Abanyeshure biga mu mashure y'intangona yisumbuye barihanze mu gihe co kuruhuka bamwe bariko barakina abandi bahagaze impande y'amasomero mu kibuga harimwo igiti kirekire hamwe n'ibendera ry'igihugu c'uburundi inyuma y'ishure hari umurima w'ibitoke.

niyongabo n' umwigisha w'ibiharuro mu mashure y'intango mu mwaka wa kane mu cumba c'isomero ciwe yahashize igitabu kiriko ibicapo vy'abanyeshure bicaye mw' ishure bafise ikaramu bariko barandika

Icumba kirimwo akabati ku ruhome no hejuru hasize iranga ryera, mu kabati harimwo agacupa n'udukarato hejuru hamanitse ibikombe bitandatu bitatu biri kudutambara ibindi nta turiko, vyatsindiwe n' umugwi userukira ishure mu mikino y'amahiganwa.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi risakajwe amabati atukura risize amabara atandukanye imbere yayo hari ikibuga kitagiramwo ivyatsi gikubuye hashinzemwo n'ibendera ry'igihugu c'uburundi harimwo n'igiti kirekire musi yaco harimwo ivyo abana bakinirako harimwo n' abana bake bariko barakina.

Isomero ryubakishije amatafara ahiye rifise idirisha rinini ryuguruye ririko ivyuma, hasi hasize isima ; harimwo intebe n'imeza vy'umwigisha hamwe n'iy'umunyeshuri; nta bikoresho biriko.

Umunyeshure yicaye mu cumba c'isomero imbere yiwe ku meza hateretsa igitabo cuguruye hamwe n'ibindi vyugaye. Hariho n'ikaramu yirabura, iyitukura , hamwe n'ikaye yuguruye. Ariko araraba umuntu ahagaze imbere yiwe.

Uruhome rusiza iranga igera umushingi ryirabura haca fyeko abanyeshure bicaye ku murongo mu ntebe z'ibiti umwigisha ahagaze imbere yabo afise inkoni hamwe n'igitabo mu ntoke inyuma yiwe hariko ibaho i ruhande imeza, ariko arabie bigisha bamwe barasamaye abandi bariko barakurikira imbere yaho hari ivyatsi vyinshi.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero yubatse ku murongo hanze hari abanyeshure hari ikibuga kinini kandi cagutse ku ruhande hari ivyatsi hagati mu kibuga hashinzemo igiti inyuma y'ishure hari biti birebire vyinshi.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo, hariyo ibitabo vyinshi. Bimwe birashaje, ibindi ni bishasha. Bifise amabara atandukanye. Hariho na terefone iri ku muyagankuba imanitse ku bitabo.

Icumba cy'isomero gisize irangi ryera, hasi hakubuye. Harimwo intebe nshasha zitondetse ku murongo, zikozwe mu mbaho n'ivyuma. Inyuma hari ikibaho gisize iranga ry'urwatsi rutoto kiriko ibicapo abanyeshuri bigirako.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, risakajwe amabati ashaje. Ku bishimaryango no hejuru hasize irangi ryera . Mu kibuga harimwo abanyeshure bamwe bariko barakina, abandi bariko baratambuka. Hakaba n'abandi bahagaze impande y'ivyumba vy'amasomero.

Ishure rifise amasomero menshi ryubakishijwe amatafari ahiye. Risakajwe amabati y'ibumba. inkingi zaryo zisize irangi ry'ubururu. Mu kirongozi hasize isima hari n'urukarabiro ruri ku ruhome impande y'isomero hari umuntu yicaye imbere y'isomero. Inyuma y'ishure hateye ivyatsi.

Ishure rifise amasomero menshi yubatse ku murongo, risize amabara atandukanye imiryango iruguruye. Imbere har'ikibuga kinini kitagira ivyatsi, kirimwo imiduga hamwe n'abantu bariko baratambuka.

Ishure rifise amasomero menshi ku ruhome no hejuru hasize irangi ry'umuhondo, rifise amadirisha ariko ibiyo hejuru hariho urutsinga rw'umuyagankuba hamwe n'ikengeri bakoresha mu kumenyesha abanyeshure ko hageze kwinjira, kuruhuka canke gutaha.

Icumba c'isomero kirimwo intebe n'imeza vy'umwigisha, hamwe n'intebe y'umunyeshuri. Uruhome rw'isomero rurashaje, no hasi harashaje kuko hasa nabi. Hejuru hariho itara ritariko riraka hariho n'amadirisha manini. Inyuma y'ishuri hari biti.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero menshi yubatswe ku murongo asakajwe amabadi rifise amadirisha manini amwe amanitseko impapuro imbere yayo hari amashugwe abanyeshure bari hanze mu karuhuko mu kibuga hari amapina abana bakinirako.

Ishure rigeretse rimwe ryubakishijw' amatafar' ahiye ririk' imiryango y'ivyuma hamwe n'amadirisha y'ivyuma bisiz' irang' iritukura, inkingi zaryo zisizirang' ryera hari n' imiryango yuguruye n'uwundi wugaye, imbere har' ikibuga kirimw' utubuye dutoduto tuvanze n' ivu.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafara ahiye gifise umuryango w'ica mu sizirange iritukura wugaye ariko n'ingufuri yugaye handitse ko ivyandiko byerekana ko ari ishure gyisumbuye hamanitseko urupapuro.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi bimwe bisakajwe amabati ibindi amategura . Hariho abanyeshure bari hanze, bamwe bariko barakina abandi barahagaze. Hariho ivyatsi amashurwe hamwe n'umurima w'ibigori. Hariho ikigega c'amazi gifise irangi ryirabura. Imiryango y'isomero iruguruye inyuma y'ishure hari biti vyinshi birebire.

Mw'isomero umwigisha yitwa kagabo, ku meza yiwe hateretse ibitabo bitatu. Imbere yo gutanga ivyigwa, arabanza akamenya ivyirwa agezeko, kugira ngo umunsi ukurikira, abanyeshuri biborohere kumenya icirwa umwigisha yaragezeko mu gitabo.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure harimwo n'akabati babikamwo ibikoresho gasiza amabara umuhondo n'ubururu ku ruhome hamanitse igipapuro gisiza mabara atandukanye iryo urwatsi rutoto iryirabura ibitukura niryera.

Ishure rifise akazu kasugumwe gashaje gafise imiryango y'imbaho zisiz'irangi ry'ugwatsi rutoto. Imbere har'ibiti vy'amashurwe vyanitsek'impuzu. Hari n'icumba c'isomero k'uruhome, har'umuringoti w'amazi.

Ndihokubwayo ni umwigisha mu mashure y'intango afise ubuhinga akoresha mu kwigisha. Yafashe ingwa yera ayicapisha ku kibaho, yerekana ibihimba vy'umubiri w'umuntu ari vyo vyibi : umushatsi , umutwe, amaso, amatwi n'ibindi.

Ishure ryubatse ahantu hagutse rifise ikibuga kinini kirimwe ivyatsi bike. Hubatse n'akazu ka surwumwe gasize ibara ry'umuhondo, gasakajwe amabati atukura. Hejuru hariho ikirere kirimwo ibicu vyirabura. Ku ruhande hariho igiti.

Ishure rigeretse rimwe ryubakishijwe amatafari ahiye, inzugi n'amadirisha bisizi irangi iritukura, inkingi zaryo zisizi iryera ingazi ikikijwe n'ivyuma bisizi iritukura, ikibuga caryo n'isi nsa.

Ishure rifise ikibuga kitarimwo ivyatsi harimwo n'umudugu uhagaze hariho n'inzira icamwo abanyeshure n'abigisha iyo bagiye muvyumba vy'amasomero ihagazemwo abantu babiri. Hariho n'ibiti birebire, hejuru har'ikirere gisa n'ubururu hamwe n'ibicu vyera.

Mu cumba gisize isima hateretsemwo igikurutu gisa n'umuhondo gicafuye gitagira umufuniko impande no hejuru handitseko ikimenyetso cerekana mweneco canke ibirimwo.

Ishure ryubatse hafi y'ibarabara urugo rwayo gubakishijwe isenyenge inzugi zo mu bwinjiriro bwaryo zikozwe mu mabati rigizwe n'inyubako y'ububakishijwe amatafarahiye amabati arisaka y arashaje ikibuga giteyemwo ivyatsi n'amashurwe harimwe be ndera ry'igihugu c'urwanda ridugije hirya yayo hari inz isakajwe amabat atukura ikikijwe n'ibitoke n'ibiti.

Uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye rumanitsweko urupapuro rucafyeko amashusho atandukanye. Nayo ni : umupira, intebe, igiti, ikaramu, igitabu n'agacamurongo.

Ikiraro c’ubworozi cubakishijw’imbaho gisakajwe amabati, inyuma yaco n’iruhande har’imirima y’imboga irimw’igiti c’umunda. Imbere harinzu yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati yabashinzwe gukwirikirana ubwo bworozi. Hirya gatoyi hari igitara c’ibiti.

inyubakwa y'ishure igeretse rimwe yubatse kw'ibarabara ry'ivu isakajwe mabati ku nkingi zaryo hasiziranga iryera urugo rwaryo rwubakishijwe amatafara ahiye rusize irangi ryera rikunyutse

ikirongozi hasi gisizisima inkingi zaco z'ibyuma zisize irangi ry'ubururu amabati agisakaye arashaje aguye ingese kigana ku masomero y'ishure yubakishijwe amatafari ahiye ku ruhome rw'isomero ritangura hubatse ikarabiro

Inzu isakajwe amabati, uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye. Kuruhome handitseko ibiranga umunyeshure yiyubashe namabwirizwa. Mumbuga hashashe amatafari akozwe mwisima.

Inzu zitatu zubatse ahantu hari ibiti. Imwe muri zo, isakajwe amabati y' abategura, uruhande rumwe ruramenetse . Zibiri zisigaye harimwo n' iyigorofa, zisakajwe amabati yera.

Mu cumba harimwo agakarato kari mu ntoke z'umuntu, karimwo ingwa z'amabara atandukanye nayo ni aya: iryera, ubururu, umuhondo.

Ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, hamanitse urupapuro rwanditseko indome zose kuva kuri a gushika kuri z nkuru na nto, hariko kandi ikimenyetso c'intoke gihura na buri rudome rwose kigenewe kuganiriza abagendana ubumuga bwo kutumva ariko babona.

Isomero rishaje ritagira uruga irifise idirisha ry'imbaho hejuru igisenge kigizwe n'ibishoro vy'ibiti birambitse ku mbingo muri ryo hari ibiti bigeretse ku mbaho akaba ari vyo ntebe z'abanyeshure imbere ku ruhome hari ikibaho kii iki amashusho intebe umupanga ikaramu n'indobo.

Uruhome rusize irangi ryera. Hacafyeko abantu batatu bambaye impuzu z'imyimenyerezo ziri mw'irangi y'umuhondo. Bambaye ibirato vyera n'amashesheti yirabura. Umushinge wagwo wubakishijwe amabuye imbere yarwo hari ivyatsi.

Hagati y' inzu n' urugo hatabwa umwanda, munsi y' igiti kiri iruhande y'urwo rugo hari intebe ishaje bataye, ukomeje imbere hari ibiti munsi yavyo hameze ivyatsi, umufurege ujana amazi warasivye kubera umwanda.

Mwisomero umwigisha w'umugore yambaye impunzu zera ahetse umwana ari kukibaho atanga icigwa abanyeshure bahagurutse bataritse intoke ngo bishure ku kibazo cyabajijwe n'umwigisha

ku ruhome rw'urugo rw'ishure iruhande y'ubwinjiriro handitseko ibibiranga ibirikoregwamwo hanacafyeko ikirangantego caryo umuryango muto kubwinjiriro uruguruye inyubakwa zaryo zigizwe n'igorofa zibiri zibangabanganye inyuma yaryo hari biti vyinshi

inyubakwa zibiri imwe uruhome rwubatse n'amatafara ahiye isakajwa mabata tukura ashaje iyi rindi yubatswe n'amatafara akozwe mwisima isakajwa mabata tukura imbere yazo mu kibuga hari ikigega cirabura cy'amazi giteretse ku mushinge wubakishijwe amabuye cakira amazi avuye ku nzu

Uruhome rwubakishije amatafara ahiye .Rumanitse k'urupapuro rucafye k'amashusho na yo ni ishure aho guta imyanda ,indobo, umukubuzo, inyabu ,icupa.

Uruhome rusize iranga iryera ,umushinge warwo wubakishijwe amabuye usiz' irangi ry'irabura ,hacafye k'umwigeme yicaye mw' ikinga ry'abagenda ubumuga ,afise igitabo mu ntoke gisa n'urwatsi rutoto, imbere yarwo hateye ivyatsi.

Ishure rusiz'irangi ritukura k'uruhome, amadirisha asiz'iry'ugwatsi rutoto abana mumwambaro wabo w'ishure hepf'ugizwe na kaki hejura ubururu bariko bagenda munzira imbere y'ishure ndetse amasakoshi yabo bafise amasafuriya muntoke.

Mu kibuga giteye mw'amashugwe n'ivyatsi bikikijwe n'amazu asakaje amategura hateretse mu ikigega c'amazi c'irangi girabura kivomegwa n'imiringoti ibiri umwe uzana ay'imvura uwundi amazi ya rusengo.

Inyubakwa yubuzu bwa sugume yubakishijwe amatafari ahiye amatangi asize irangi ritukura isakajwe amabati imiryango yatwo isize irangi ryubururu inkingi ziri ibishima ryayo zisize irangi ryera

Uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye. Rumanitseko urupapuro rwanditseko urukurikirane rw'ibiharuro kuva kuri rimwe gushika ku mirongo ibiri mu biharuro no mu ndome.

Abanyeshure bari mw'isomero bambaye umwambaro w'ishure wa kaki. Bicaye mumirongo kuntebe z'ibiti, bari gukora ikibazo, umwigisha wabo ari kubakurikirana.

Mw'isomero hasize irangi ritukura ni ryera. Haboneka amadirisha abiri. Amatara yo hejuru arik'araka. Harimwo intebe nyinshi zitonze umurongo zikozwe mu vyuma no mu mbaho.

Ishure rirambitse rirerire rifise amasomero menshi, ry'ubakishijwe n'amatafari ahiye, risakajwe amategura, abanyeshure bari mukaruhuko mukibuga giteyemwo amashurwe, hagati murico hubatse ico abana bakiniramwo.

Mw' isomero kumpome hasiz' irangi ryirabura ni ryera, hejuru har' amatar' ataka, harimw' intebe nyinshi zitonze k' umurongo zikozwe mu mbaho, hasi kw' isima hasiz' irangi ritukura.

Uruhome rusize irangi ryera, handitseko urutonde rw'indome nkuru, uvuye kuri A gushika kuri Z. N'ibiharuro vy'amamwe, kuva ku busa gushika kw'icenda. Umushinge warwo, wobakishijwe amabuye, imbere yarwo hari ivyatsi.

Ikibuga kirimwo intebe nyinshi zitondetse mu mirongo zegeranye, imbere yazo hari ibiti vyinshi bizagaraye mukibuga kindi Kiri mbere hahagaze imiduga hari nabantu bahagaze munsi yibiti irya nino yizo nyene.

Ishure rifise amasomero menshi, amabati arisakaje arashaje. Inkingi zo mw'ibaraza zisize irangi ry' ubururu. Mu kibuga hatemwo ibiti. Ku giti hamanitswe ikengiri rikozwe mw' igurudumu ry' imodoka.

Ishure risakajw' amabati hasi hasiz' isima , k'umushinge hasiz' irangi ryirabura, kumpome no ku nkingi hasize ryera, imbere yaryo hubats' umfurege w' amazi, mubwinjiriro bwaryo ku ntebe haterets' indobo yer' irimw' amazi yo gukaraba.

Inyubako y'ishure y'igorofa igeretse rimwe yubakishijwe amatafarahiye isakajwe amabati inkingi zayo zisiz iranga igera rifise ingazi ikikijwe n'ivyuma bisizeiranga ritukura.

Mwishure umunyeshure yambaye impuzu yera ku bitugu ari ku kibaho cirabura ari gukora imyimenyerezo y'ibiharuro ijanye no guteranya amamwe agatora icumi n'ibirirengako.

Igipapuro kimanitse ku ruhome gica vyeko'ibikoresho dukoresha muhira mu mirima no mu bworozi bimwe muri vyo ni isuka ishoka umupanga na joro i sipiri igipawa inkorofani n'ibindi a.

Inzu igeretse rimwe iri mu rupangu runini imbere yayo hari umuntu ari kw'igare, mu rupangu hari igiti kinini c'umumanda gisagaraye, urugo rwubakishijwe amatafari ahiye hagati hari umurongo wera, umuryango wo ku rwinjiriro hari umuntu ahicaye n'uwundi ahagaze hirya yiwe.

Isomero risukuye, harimwo intebe z'ibiti imbaho zo hasi zavunitse. Zitondetse k'umurongo, hasi hasize irangi ryirabura. Uruhome rwubatse n'amatafari ahiye, hariko n'inkingi zisize irangi ryera. Mumfuruka hateretse akabati k'ibiti babikamwo ibikoresho.

Ku rugo rw’ishure, hafi y’urwinjiriro, hacyapfye ikirangantego caryo, hakanerekanwa ibisata birigize. Umuryango muto wo mu bwinjiriro uruguye. Mu rugo hari abanyeshure n'abavyeyi. Hirya imbere hari ibiti bisagaraye.

Abanyeshure bari mumpuzu zishure bahagaze mukibuga bifashe neza bariko baraduza ibendera ryigihugu cuburundi inyuma yabo hari ibiti birebire bisagaraye biteye kumurongo imbere yamashure

Isomero hasi risize isima rikubuye ririmwo intebe zitondetse ku murongo zikozwe mu vyuma no mu biti. Imbere yaho hari ikibaho nta banyeshure barimwo.

Ishure impome zaryo zubakishijwe amatafari ahiye ribonekesha imiryango ibiri namadirisha ane risize irangi ryurwatsi rutoto iruhande yishure hasize isima

Uruhome rwubakishije amatafari ahiye ,rumanitseko urupapuro ruriko ibicapo navyo ni:inzu ,imeza, umuduga, igiti, ikinga, n'igikombe.

Ishure ifise inyubakwa imwe isanzwe iyindi geretse kabiri mu kibuga hateye igiti ibendera riradugije hari n'ico abana bakiniramwo abanyeshure bamwe bari mu kibuga abandi bahagaze imbere y'amasomero.

M'urupangu hari inzu zibiri zisakajwe amabati atukura, harimwo ibiti vyinshi birebire, urupangu rwago rwubakishijwe amabuye, mu bwinjiriro hari urugi rusa n'ingina, hanze yarwo hari ikibuga kinini, uruhande rumwe hari ivyatsi, urundi n'isi igaragara.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara. Rica hagati yishure ni kibuga giteyemwo ivyatsi n'ibiti bitanga agatutu kubaharuhukira, na canecane kubanyeshure.

Ubwiherero bushaje kuko n'amarangi ntakiboneka, imbere yaho hari ivyatsi vyinshi bukikujwe n'ishamba ikibuga cuzuye ivyondo kuko imvura yaguye.

Ubwihe rero bushaje busize irangi ry'ubururu igera n'iryirabura imbere yaho harivomo ryapfuye rishaje rikikujwe n'ivyatsi.

Abanyeshure bari mumwambaro w’ishure, w’ishati y’umuhondo n’ipantaro yirabura, bari mumwanya w’akaruhuko n’abarimu babo. Ishure rikubuye neza, rifis’ikigega c’amazi n’inkwi zo guteka infungugwa z’abanyeshure .

Ishure riri hafi y'ibarabara y'ikaburimbo. Hagati y'iryo barabara naryo, hateye ivyatsi. Inyuma no ku ruhande yaryo hari ibiti birebire bitotahaye.

Ishure imbere yaryo hari ikibuga kirimwo umusenyi giteyemwo ibiti bibiri hagati hashinze ibendera ry'igihugu abanyeshure bari mw'ico kibuga mu mikino itandukanye.

Ishure, imbere y'imiryango y'isomero hari abanyeshure ikibuga rifise urugo rw'iminyare imbere yaho hari umufurege w'amazi.

Ishure rifise amasomero menshi ryubakishijwe amatafarahiye risakajwe amabati, imbere yaryo hateye amashurwe hari n'abantu babiri bari gutambuka, ikibuga caryo kirimwo amabuye mato gishinzemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi, impande yaryo hari ivyatsi hamwe n'urukarabiro, inyuma yayo hari ibiti hamwe n'umunara.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ingazi abanyeshure n'abigisha bacamwo, iyo bagiye mu masomero yo munsi canke hejuru, hariho uruhome rwubakishije amabuye.

Inyubakwa ifise inkingi zubakishijwe amatafari ahiye munsi y'amadirisha hasize irangi ryera ku mufurege na hamwe ku matafari no ku mabuye y'umushinge hari kurubobi imbere yayo hateye ibiti bitatu by'amashugwe mu kibuga c'ayo nta vyatsi bihari.

Ishure ryubatse rigeretse ryubakishije amatafari ahiye hanze hariho impuzu z'abanyeshure zimanitse ku mugozi no kubyuma munsi hariho abanyeshure bahagaze bariko barakora amasuku.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima harimwo abanyeshure babiri bariko baratambuka, hirya yaco hari urupanga rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye ruzitiye, inzu y'igorofa igeretse kabiri, imbere y'ikibuga hari imiduga myinshi ihagaze, iruhande y'iyo miduga hari inyubakwa ndende zisakajwe amabati yera.

ishure ryubatse rigeretse abanyeshure bahagaze mugice co hejuru bariko baraganira hasi mu kibuga harimwe munyeshuri ahagaze ariko aravugana n'abanyeshure barihejuru ishure rifise inkingi n'ivyuma bisize irange iry'ubururu

Inyubakwa z'ishure n'urupangu zubakishijwe amatafarahiye inyuma yaro haca ibara baragiykaburimbo ririmwo imidugirikiragenda imbere y'ishure hateye amashurwe inyuma yaryo hari ivyatsi.

ishure rifise amarembo atagira umuryango ku ruhande hariho igiti kirekire kurundi ruhande hateye amashugwe hariho n'amasomero yubakishijwe amatafari ahiye imbere yayo hari umufurege w'amazi hamwe n'ikibuga kitarimwo ivyatsi

Icumbakirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe harimwo umunyeshuri ahagaze yambaye hepfu bururu hejuru yitukura imbere hicaye abandi banyeshure bariko barakora amahiganwa ku ruhome hamanitsi imbonesha kure hejuru hariko amatara ari karaka abanyeshure bari mu mahiganwa imbere yabo hari amasandugu afise ibarary'ubururu.

Idirisha ryo ku nyubakwa y'ishure hariko ivyuma bisize irangi ryera ahari hagenewe ibiyo bitandatu bitatu murivyo vyaramenetse hejuru hari umusegetera.

Ishure ryubatse rigeretse n'irindi ritageretse hariho ikibuga kirimwo abantu bariko baratambuka hamwe n'amabuye harimwo n'ibendera rishinze hagati mu kibuga i ruhande y'ishure hateye ibiti.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko, harimwo n'umunyeshuri ariko aratambuka. Iruhande y'ikibuga hari ivyatsi, hariho n'inzira ir'iruhande y'urupangu, n'ishure ryubatse rigeretse, rifise ivyumba vy'amasomero menshi, biriko n'amadirisha manini. Hejuru har'ikirere kirimwo ibicu vyera n'ivyirabura.

Ishure rifise amasomero menshi, iruhande y'isomero hariho ivyatsi hamwe n'amabuye. Imbere hariho abanyeshure bariko baratambuka. Imbere y'amasomero hari igiti kirekire gisagaraye, munsi yaco hariho imiduga. Hagati mu kibuga hashinzemwo amabendera abiri.

Ishure ryubatse ahantu hagutse rifise ikibuga kinini kirimwo ibiti binini bisagaraye kitagira ivyatsi, harimwo umuntu ariko aratambuka, hejuru hariho urutsinga rw'umuyagankuba, ku ruhande hariho ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Ishura amarembo yaryu aruguruye ku nkingi hamanitseko itangazwa mu kibuga caryo nta vyatsi bihari, ariko harimwo igiti gisagaraye amasomero ari mu nyubako ay'i gorofa igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye isakajwa amabati.

Mw'isomero ku ruhome ryubakishijw amatafara ahiye hari ko ikibaho cirabura ku ruhande rumwe canditse ko indome zivuga n'imperekeranya kurundi ruhande hacafye ko umuntu afise amatama bingiye abagore bakuze bariko barafashwa n'abigisha kwiga kwandika amajambo bifashishije ca gicapa.

Isomero uruhome rwayo rusiz' irangi ryera harik' ikibaho cirabura ,ku mushinge wayo hasiz' irangi ryirabura ,hasi hasiz' isima, rifise idirisha rinini ryuguruye ,umuryango wary' uruguruye

Ishure rifise amasomero ryubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati amatangi yaryo asize irangi ritukura, rifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma bisize irangi ryera, inkingi zifatanye n'ivyuma bisize irangi iry'ubururu, hasi hasize isima hari abanyeshure bicaye imbere y'isomero, mu kibuga hari ibiti bibiri biteye impande y'urupangu.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye, kiriko umuryango n'ibishimaryango bikozwe mu vyuma, bisize ibara ry'ubururu, umuryango urugaye, hariho n'ingufuri yugaye, hamanitseko urupapuro rufise ibara ryera, kandi rwanditseko.

Ishure rifise ikibuga kirimwo ivyatsi harimwo umunyeshuri ahagaze imbere y'iwe hari icyumba c'isomero harimwo n'igiti kirekire gifise amashami menshi hakujyay ishure hariho umunara.

Inzu isakajwe amabati isize irangi ry'umuhondo ifise ivyumba vyo kudandarizamwo. Imbere ya kimwe mur'ivyo, hicaye abanyeshure bambaye impunzu hepfo y'ubururu hejuru yera. Hariho imitaka baruhukiramwo itanga agatutu, munsi y'ayo hariho inkono zirimwo amashurwe.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafaraahiye kiriko umuryango n'idirisha bikozwe mu vyuma bisizibaragera hanze hariho intebe y'umunyeshure ku ruhome hariko umurongo usizirange iryo ubururu hamwe no ku nkingi umuryango w'isomero uruguruye.

Ishure ryubatse rigeretse rifise iyumba vyinshi vy'amasomero impande y'urupangu hateye ibiti hanze hateye ibyatsi hariho n'umufurege w'amazi hariho n'imidugu ihagaze mu ibarabara imbere y'ishure hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko. Ku ruhande hariho umuntu yambaye impuzu z'ubururu ariko aratambuka. Imbere hariho imiduga ihagaze hamwe n'abanyeshure bicaye inyuma yabo hari biti birebire.

Ishure ryubatse rigeretse ryubakishijwe amatafarahiye risakajwa amabati ku ruhome hariho amatarataka inyuma y'ishure haribarabara ririmwo amabuye hejuru hari ikirere gisa n'ubururu kirimwo n'ibicu vyera.

Umushofero atwari umudugu twari abanyeshure yawuhagaritse hagati mu kibuga asiga awuguruye umuryango imbere hari ishure ryubatse rigeretse rifise amadirisha menshi hirya yaho hari imiduga myinshi.

Abanyeshure bari mu cumba c'isomero . Harimwo umunyeshure ku ntebe y'iwe hateretse agacupa k'amazi. Umuryango w'isomero uruguruye . K'uruhome hari akabati, imbere hahagaze umwigisha yambaye impuzu yera. Iruhande y'iwe, hari imeza iteretseko ibikoresha akoresha mu kwigisha.

Ishuru ifise inyubaka yayo y'i gorofa igeretse kabiri yubakishijwe amatafarahiye isakajwe amabati inkingi zisiza iranga irgera amadirisha inzugi n'ivyuma bikingira amasanganya isiza iranga iry'ubururu.

Mu nzu itaramuye nini ifise amadirisha manini y'ibiyo harimwo intebe z'ibiti nyinshi n'imeza zikozwe mu mbaho amaguru yazo ari mu vyuma hasi harakubuye hafise isuku.

Ikibuga kinini kitarimwo ivyatsi ku ruhande rwaco hari inyubako ayubatswe n'amatafara ahiye amarembo aruguruye ikurikirwa n'urupangu rwubatse n'amatafarahiye hari ibiti bine vyegeranye n'urupangu birebire hagati mu kibuga harimwo umuntu, ariko aratambuka.

Ishure ryubatse rigeretse ryubakishije amatafara ahiye hari ku imirongo yera. Imbere y'amasomero hari abanyeshuri babiri imbere yaryo hateye igiti n'amashugwe mu kibuga hashinze mu ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ishure rifise amasomero menshi ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe amabati atukura, hariho inzira abanyeshure n'abigisha bacamwo bagiye mu masomero ikikijwe n'inkingi isakajwe amabati, harimwo abantu babiri inyuma yaryo hateye ivyatsi hakurya hari imisozi.

Mu cumba hasi gisize isima impome zisiza irange iry'umuhondo idara risiza irange igera ifise amadirisha atatu manini ariko ibiyo hari mw intebe n'imeza hari amasakoshi yirabura imashini nyabwonko igikarato cuguruye n'ibidari byinshi biteretse ku meza.

Mana irambona ni umunyeshure yiga mw'ishure ry'imyuga ibijanya no gushona ari mu cumba aho bakorere imyimenyerezo afise i telefone mu ntoke inyuma yiwe hari abandi banyeshure bicaye harimwo imashine abanyeshure bigirako impande y'uruhome hari imezi isashek'igitambara gisanuwa watsi rutoto.

Ishure rigeretse kabiri rifise amasomero menshi risiza amabara atandukanye hanze hari abanyeshure bamwe bari mu kibuga abandi bari impande y'amasomero hariho n'ivyuma bisiza amaranga atandukanye inyuma y'ishure hariho igiti kirekire.

Icumba c'isomero cubakishije amatafarahiye hejuru hari umurongo usiziranga igera gifise umuryango w'icuma usiziranga iritukura wuguruye handitseko ivyandiko vyerekana ko ari ishure ryisumbuye hamanitseko urupapuro.

Icumba c'isomero gifise umuryango wuguruye kirimwo intebe nyinshi zidatondetse ku murongo. Harimwo akabati kegereye ku ruhome. Hejuru hariho amatara, hariho n'ikiyo co k'umuryango camenetse.

Ishure ryubatse rigeretse, inyuma y'ishure hari umuduga uhagaze. Impande y'uruhome ufise ibara ryera n'iryubururu. Mu nzira hariho umuntu ariko aratambuka, hariho n'ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo abanyeshuri babiri bariko baratambuka. Hakurya hahagaze imiduga myinshi.

Ivyumba vy'amasomero hasi vyubakishijwe amabuye hejuru amatafarahiye rifise amadirisha y'ivyuma hejuru yayo hasiza ibararyera hariko n'imiryango y'ivyuma isize iranga iry'ubururu imwoirugaye iyindi iruguruye imbere yayo hateye ibiti.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye umushinge waco usize iranga ryirabura, hejuru hari umurongo wera, hari ko ikibaho canditse k'ibiharuro. Hasi hari isima ishaje, harimw'imeza n'intebe vy'umwigisha.

Akazu ka surwumwe kubakishij' amatafara ahiye hari mw'urukarabiro abanyeshuri bakoresha mu kwisukura imbere yo gusubira mu masomero, hasi hasa nabi n'igikarabiro gisa nabi ,hejuru harihu umuringoti w'amazi.

Amarembo y'ishure yuguruye hari umuryango w'icuma, hariho ikibuga kinini kitarimwo ivyatsi, hari igiti kinini gisagaraye musi yaco hari umuntu afise ikinga, hakurya hari amabuye ari iruhande y'uruhome.

Ishure rifise ikibuga kinini uruhande rumwe rurimwo ivyatsi urundi n'isisa urupangu gwayo gwubakishijwe amatafari ahiye impande yagwo hubatse ibikarabiro bibiri mu kibuga harimwo abanyeshure bahagaze abandi bariko baragenda hari n'abandi bahagaze ku gikarabiro hanze y'ishure hari inyubakwa igeretse.

Ishure rifise amasomero menshi yubakishijwe amatafari ahiye risakajwe amabati y'ibumba. Rifise imiryango y'ivyuma isize irangi ryera. Rifise ikibuga kinini harimwo igiti kisagaraye, hariho n'igice abana bato bakiniramwo gikikujwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu. Inyuma y'ishure hari ivyatsi vyinshi n'ayandi mazu.

Ishure ryubatse hafi y'ibarabara y'ikaburimbo rifise ikibuga kinini kandi cagutse, uruhande rumwe rurimwo ivyatsi urundi n'isi nsa, hari abanyeshure bahagaze hafi y'ikarabiro abandi bahagaze impande y'amasomero, hari n'amashurwe ateye ku murongo, hejuru hari urutsinga rw'umuyagankuba.

Icumba c'isomero gifise uruhome rwubakishije amatafara ahiye. K'umushinge no hejuru y'urugi, hasize irangi ryera. Umuryango uruguruye, idirisha rifise ibiyo vyamenetse. Harimwo intebe zikozwe mu mbaho zitondetse ku murongo. Nta banyeshure barimwo. Hejuru har'itara ririko riraka.

Mucumba c'ikinjikiro k'uruhome harirabura, hasi hasiz'isima. Harimwo amashig'ane n'amasafuriy'ane afise imifuniko, atat'arera iyindi irirabura.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bishasha hanze hari abanyeshuri batatu, umunyeshuri umwe arahagaze abandi bariko baratambuka, mu kibuga hateye ivyatsi hamwe n'amashugwe, harimwo n'inzira abanyeshuri n'abigisha bakoresha iyo bagiye mu masomero, hari ibipapuro bimanitse ku biyo vy'amadirisha.

Icumba c'isomero harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe z'ibiti zitondetse ku murongo imbere yabo hari umunyeshuri ahagaze yambaye impunzu hepfo yirabura hejuru yera, ariko arabasigurira ivyirwa inyuma yiwe hari ikibaho cirabura canditseko.

ishure rishasha rifise ivyumba vy'amasomero bishasha vyubatse ku murongo, hariko imiryango n'amadirisha vy'ivyuma bisize irange ry'ubururu. ku ruhome hamanitse ko amatara, imbere hari inkingi z'ivyuma zisize irange ry'ubururu. hari n'umufurege w'amazi, hari ikibuga kitagira ivyatsi kirimwo amashurwe make, hamwe n'igitoke.

Ishure rigeretse kabiri ryubakishijwe amatafarahiye rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi imiryango n'amadirisha bikozwe mu vyuma bisizirangi ry'ubururu inkingi zaryo zisizirang igera hariho n'umwigisha rikaratambuka iruhande yaryo hari vyatsi ikibuga kirimwamabuye.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse kitarimwo ivyatsi harimwo n'amabuye impande y'uruhome hari ibiti hamwe n'umuduga hari n'akadobo karimwo amazi yo gukaraba gafise ibararya urwatsi rutoto mu kibuga hashinzemwo izamu abanyeshure bakoresha iyoa, ariko barakina umupira w'amaguru.

Ishure rifise ikibuga kinini, rifise ivyumba vy'amasomero menshi , vyubakishijwe amatafari ahiye ,hari ahantu hateye amashugwe hari n'umunyeshuri ahagaze imbere y'isomero ,hari ibendera rishinze hagati mu kibuga ,hasi haramabuye.

icumba ku ruhome hasizi amaranga atandukanye, ku mushinge hasizi iryirabura ,hagati umuhondo ,hejuru iryera ,hasi hasiz' isima itukura, inkingi zaco zisiz' iranga ry'irabura n'iryera ,harimwe umugabo yambaye impuzu z'ubururu ,afise umupanga mu ntoke yatarukiye hejuru ,ariko y'inonora imitsi.

Mu cumba aho abanyeshuri bafatira ifunguro hari mw'imeza ndende iteretseko amasahani yubitse afise amabara atandukanye harimwo iry'ubururu, iritukura, iryera, n'irisa n'ugwatsi rutoto, hari n'igikombe co kunywesha amazi.

Ka neza ni umwigisha wo mw'ishure ryisumbuye afise imishatsi myinshi yambaye ikanzi rimwo iba araryera n'iryirabura ahagaza imbere y'abanyeshure iruhande rwiwe hari intebe n'imeza inyuma hari ikibaho canditseko.

Icumba c'isomero cubakishije amatafarahoiye harimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo imbere hariho imeza ndenda ishasheka igitambara c'ubururu hamwe n'intebe z'abigisha zitatu inyuma hariho ahantu abanyeshure bakorera ivyirwa vy'ubushakashatsi ku ruhome hariho ikibaho kitanditseko.

Ku bwinjiriro bw'ishure hari uruhome rwubatse n'amatafarahiye hejuru yago hamanitseko icapa kicavyekikirangantego caryo imbere yaro hari abanyeshuri babiri bariko baratambuka imbere mu rupangu n'inyuma yaro hateye ibiti vyo ivyamwa.

Amarembo y'ishure yuguruye afise umuryango w'icumu siziranga iryera ku ruhande hari inzu y'ubucuruzi abanyeshure baza kuguriramwo ico bakeneye kw'idirisha hari abaguzi babiri bariko baciririkanywa n'umucuruzi inyuma hariho inzu nini isakajwe amabatoatukura hejuru hariho ishami ry'igiti c'umwembe.

Ishure rifise amarembo yuguruye hariho n'imiryango y'ivyumiisizi baragera rifise ikibuga kinini cagutse harimwo abanyeshure bariko baratambuka i ruhande yabo hashinze amabendera abiri hahagaze imiduga hashinzemwo nie ivyuma bifise ibarary' ubururu.

icumba c'isomero abanyeshuri bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo intebe zitondetse ku murongo hasi harasukuye hamwe n'aho abanyeshuri batereka ibikoresho mu gihe bariko bariga ivyigwa by'ubushakashatsi inyuma hari ikibaho gihanaguye

Icumba c'isomero kirimwo intebe n'imeza vy'umwigisha hateretseko igikoresho abanyeshure bakoresha mu vyigwa vy'ibiharuro mu guca umurongo, ingwa, ikaramu udupapuro, n'igikombe c'ubururu.

Ishure riri ahantu hagutse rifise ikibuga kinini kirimwo imiduga yegereye ku ruhome. Mu kibuga hagati, harimwo umuduga munini wuguruye umuryango, hamwe n'amadirisha niwo abanyeshure batahamwe

abanyeshure babiri niho bagishika kw'ishure basanze amarembo yuguruye impande y'uruhome hariho amabuye ari hasi ku cumba c'isomero hariho umureko ufatanye n'umuringoti umanura amazi

Ibarabara uruhande rumwe rushashemwa amabuye urundi harimw'ivu hepfo no haruguru harih'amazu y'ubucuruzi, imbere yayo hashinze imitaka abaguzi n'abagurisha bicaramwo, hirya har'amarembo y'ishure hariho n'umunyeshuri ariko aratambuka.

Icumba gisize irangi ryera harimwo intebe n'imeza biteretse mw'imashine nyabwonko. Ku ruhome hari akabati karimwo ibitabo vyinshi ,amadirisha aruguruye ariko ibirahuri hejuru hari itara.

ishure rifise ivyumba vy'amasomero bishaje, amarangi asize ku ruhome yarononekaye, nta matara ariho, hejuru imbaho zaravuyemwo, kw’idirisha hari ikiyo camenetse. umuryango uruguruye, imbere y'isomero hari abigisha babiri bagiye kwigisha.

Urugo rwubakishije amatafari ahiye, ruriko idirisha rinini ryuguruye ,hejuru yarwo hamanitseko icapa cerekana ko ar' ishure gicafyeko ikirangantego caryo, mu kigo har' ibiti birebire bisagaraye.

Ishure risakajwe amabati yera imbere yaryo hadugijwe amabendera abiri ayandi agejejwe hagati mukibuga muruhande rumwe ruteyemwo amashurwe hari nibiti birebire bisagaye urundi ruhande hari ivyatsi ahandi nisi insa abanyeshure baryo umwambaro wabo hasi urirabura hejuru urera

Ishure ,impome, n'inkingi vyubakishije amatafari ahiye. Amadirisha n'inzugi bisize irangi ryirabura. mukirongozi hasi hasize isima, hejuru hasize irangi ry'umuhondo ,imbere y'ishure mukibuga hateye amashurwe.

Ishure rifise inyubakwa z'amasomero atatu, zibiri zisanzwe n'imwe y'igorofa, mukibuga hamanitse amabendera abiri iry'igihugu c'Uburundi n'iry'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Abanyeshure mu mwambaro w'ubururu bari kugana ishure, hari imodoka zitatu mukibuga.

Mw’isomero abanyeshure bicaye muntebe mumwambaro wabo, hasi w’ubururu , hejuru wera. Bose bahanzamaso umwigisha bakwirikirana icigwa arigutanga. Ahagaz’imbere y’ikibaho gihanaguye. Agasakoshi kiwe gateretse kuntebe imbere y’imeza y’umwigisha.

Ku bwinjriro n'isohokero ry'ishure, hari uruhome rwubatse mu matafari ahiye. Hejuru yarwo hamanitse icapa gicafyeko ikirangantego caryo n'ikindi gicafye ku ruhome cerakana ibindi bikorerwa muri urwo rupangu. Imbere mu rupangu n'inyuma yarwo hateye ibiti vy'ivyamwa.

Muumba co kwigishirizamwo ubuhinga bwa none ku meza hari imashini nyabwonko zibiri n'ibijana nazo hari ibindi biri ku meza bifutse inyuma yavyo hari akabati iruhande yako hahurira intsinga nyinshi.

Inzu irambitse ndende, impome n'inkingi bisize irangi ryera. Inyuma y'amadirisha arimwo ibiyo hateyemwo utugaragara. Hejuru y'umushinge ku ruhome hometseko amatafari ahiye. Inyuma y'imfuruka har'igiti kinini gisagaraye.

Ishure risakajwe amabati y'urwatsi rutoto, hasi hasiz'isima, ku ruhome igice co hasi hasiz' irangi ryirabura, hejuru iryera, inkingi zaryo zisize nk'uko nyene. Ikibuga caryo kirimwo ivyatsi bike bike rikikujwe n'ibiti birebire.

K'uruhome rwubakishije amatafara ahiye, hariko ikibaho cirabura kuri co handitseko urutonde rw'ikirangamisi c'ibibazo, buri cigwa gifise umunsi n'itariki kizokorerwako.

Mu cumba musi y'idirisha risize irangi ry'ubururu, isakoshi yo mu mugongo yirabura iteretse kw'isima. Itirete zayo zirugaye. ucishije amaso mw'idirisha, hanze hari giti gisagaraye, n'ivyatsi bitotahaye.

Umugwi wa bavuzi b'ingoma mu mwambaro wabo w'ibara ritukura ni ryera barihejur' aho bateguriwe bavuz' ingoma, babiri muribo bariko baratamba bamanutse has' abamenyeshamakuru barabegereye bariko barafat' amasanamu haboneka k' imbere yabo har' abantu barikubaraba.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ishaje urugo rwayo rurasenyutse gushika ku mushinge w'amabuye iruhande yarwo hateye amashurwe hagati yayo n'iyindi nzu iri hirya hari biti bibiri bibangabanganywe.

Mu isomero abanyeshure mu mwambaro wabo hasi w'ubururu hejuru wera bicaye ku ntebe akameza imbere ya buri wese bariko bakurikirana icigwa umwigisha wabo ariko yandika ku kibaho cirabura.

Ishure riri kwibarabara ry'ikaburimbi, urugo rwaryo rwanditseko ibiriranga n'ibirikorerwamo, rifise ubwinjiriro n'ubusohokero bubiri bugizwe n'inzugi zisize irangi ry'ubururu, imbere mu rupangu hari ibiti bibiri birebire.

Inzu y'ubwiherero yubatswe n'amatafari ahiye. Amabati ayisakaye arashaje. Buri bwinjiriro hubatswe ivyo gukarabiramwo. Imbere yayo hari ikibuga c'isi nsa, inyuma n'iruhande hari ibiti bisagaraye.

Amashure yubakishijwe amatafarahiye, inzugi zisiza iranga iry' ubururu, amadirisha atonze ku murongo ari hejuru y'imiryango, mu kibuga hateye amashurwe n'igiti kinini gisagaraye, mu nzira z'imigenderanire zica hagati mu kibuga zisiz’isima.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye . Risakajwe amabati yirabura. Imbere yaryo hari ivyatsi n' ibiti bisagaraye . Inzira abanyeshure bari gucamwo mu kibuga ishashemwo amabuye. Iruhande yayo hashinze icuma hejuru, hariko itara.

Ishure ifise inzu iri inyuma y'urukuta hashaje. Urugo rwayo rwubatse n'amatafari ahiye. Mu kibuga hari ivyatsi bishinzwemwo ivyuma abana bakinirako, kandi hateyemwo ibiti bimwe imbere mu rupangu ibindi inyuma yarwo.

Ishure igizwe n'inyubakwa zisanzwe zisakaje amabati atukura n' izindi zigizwe n'amagorofa ageretse rimwe rimwe, zisize irangi ry'ubururu ku nkingi. Ikibuga n'isi nsa, kirimwo ibiti birebire bisagaraye.

Ishure rigizwe n'igorofa rigeretse kabiri, risize irangi ryera, rifise amasomero menshi. Imbere y'amasomero hari abanyeshure bambaye impuzu z'ishure hepfo zisa n'ubururu, hejuru zera. Ikibuga caryo gisize isima, kirakubuye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye isize irangi ryera. Mukarima kamashugwe hateye igiti c' icamwa, c' ipapayi n' icivoka inzira iva kwirembo ija kugwinjiriro bw' inzu irashashe n' utubuye isize isima.

Mu cumba c'isomerero ry'ikorana buhanga harimwo imashini nyabwonko imwe imweku meza mu gasandugu k'urwatsi tutoto, mu gukurikirana icigwa hifashishwa imashini itunga urumuri rw'amashusho ku gitambara kibamvye ku ruhome, hari abigisha babiri abanyeshure ntibaraza.

Ishure rigizwe n'inyubakwa zibiri zubatswe n'amatafari ahiye. Imwe muri zo, habonekamwo inzugi n'amadirisha vyuguruye ziciyemwo imirongo yera. N'imbere yaryo hateye amashurwe. Ikibuga caryo ni isi nsa. Hijya hari umunara w'itumatumanako.

Ishure risakajw' amabat' atukura, imbere yaryo har' umfurege w' amazi, mu kibuga caryo hatey' ivyatsi, n' ibiti vy' ubwoko butandukanye hari n' impen' irik' irarish' ivyatsi.

Urwinjiriro bw' isomero, uruhome rusiz' irangi ryirabura ni ry' umuhondo, urugi n'ibishimaryango ryago rusiz' irangi ry' ubururu ruhagatiw' impande n' impande n' amadirish' abiri, hasi hashash' amabuy' akaziye.

Uruhome rw'inzu, rwubakishijwe amatafari ahiye. Ruriko imyobo yavuyemwo amatafari. Imbere yarwo hateye amashurwe n'ivyatsi. Hejuru munsi y'amabati hamanitse ikurudumu y'imodoka. Hakurya hari imodoka.

Inyubakwa, k'ugwinjiriro hari ikibaho kiranga ibihakorerwa. Mu rugo imbere yayo harashashe n'amatafari asize irangi ryera n'iritukura. Imbere yayo kandi hateye amashugwe n'ibiti hakaba hari n'amabendera y'ibihugu bibiri adugije.

Inz’igeretse rimwe igaragaz’amdirisha atatu hejuru. Isakajw’amabati yera, ikabinasizwe irangi ryera kumpome. Imbere y’umuryango w’ibaraza , umuntu yambay’umupira usa n’umuhondo yicaye kuntebe, Imbere yiwe har’akameza.

Iki baho kiranga ishure kicapye ku rugo hafi y'ubwinjiriro bwaryo. imiryango y'ishuri ruguruye ibendera ry'igihugur ira dugije. Hari abavyeyi baje gutora abana babo .Mu kigo hateye ibiti vyi vyamwa byinshi kandi bitotahaye.

ishure y'amasomero risakajwe amabati yirabura ku mpome hasiz irangi ryera hamwe imbere y'amasomero hateye igiti kinini ahandi hateye amashurwe ku ruhande yayo hari abanyeshure babiri mu kibuga hagati hari ibendera ridugije inyuma y'amasomero hari amazu mare mare asakajwe amabati yera

Ishure rigeretse kabiri rifise ivyumba vy'amasomero ashaje, kuko amabati arashaje. Mukirere hari ibicu vyera, n'ivyirabura.

Ishure risakaje amabati atukura imbere yaryo hari umufurege w' amazi mukibuga caryo hateye ivyatsi n' ibiti vy' ubwoko butandukanye, hari n' impene iriko irarisha ivyatsi.

Ishure rifise ivyumba vy' amasomero ashaje kuko amabati arashaje, imbere hari ikibuga, gikikujwe n' ibiti birebire, hakurya imisozi, mu kirere ibicu vyera.

Inzu ndende imbere yayo hateye ibigazi iruhande yayo hari ibiti bisagaraye mu kibuga hari imiduga myinshi mito mito hirya yayo hari inzu ndende igeretse rimwe yegeranye n'igorofa ico ububakwa.

Ishure ryisumbuye rifise urugo rwubakishije amatafari ahiye imbere n’inyuma yarwo hateye ibiti hagati yurugo n’ibarabara hari umufurege w’amazi ku bwinjiriro bukuru bwiryo shure hari urugi nikibaho kiriranga.

Inyubakwa y'umurwa mukuru wa komine Ngozi igeretse rimwe. Imbere yayo hateye amashurwe, hari umuntu ariko arasoma ivyanditse, ku mpapuro zimanitse ku ruhome hagayi y'amadirisha abiri.

Abanyeshure batatu. Babiri muri bo baricaye ku kirundo cy'umusenyi. Uwundi arahagaze. Bari gusama akayaga inyuma y'igikoni cabo. Bakikujwe n'ivyatsi.

Isomero ribonekesha amadirisha abiri umuryango wuguruye igipapuro kimanitse ku ruhome ikibaho canditseko intebe zitondetse ku murongo hejuru hari amatara.

Mwibarabara ryivu hatonze imodoka nyinshi zihagaze inyuma y'urugo rukikije inzu hari i gorofa zine ni nzisanzwe imbere yayo mu rupangu hateye ibiti n'ibigori mu rundi rupangu rw'urugo gubakishije amabuye hari ibiti birebire.

Abanyeshure bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo bambaye impuzu z'ubururu ku meza hateretsa ivyuma vy'imodoka basambuye bariko barigirako ku ruhome hamanitse akabati kaarimwo ibikoresho bakoresha iyo bariko barugurura imodoka canke iyo bariko barayugara musi y'imeza hateretse umukubuzo.

Iruhande y'ibarabara ry'ibivu hari ikibuga k'irimwo ivyatsi. Imbere yaco hari abantu bari mu myimenyerezo yo kwinonora imitsi, hafi yabo hari ibiti bire bire bisagaraye. Hagati y'ikibuga n'ibarabara hashinze ibirokosima bisize irangi ryera.

Mw'ishure ry'imyuga abanyeshure bambaye impuzu za kaki bari mu cumba c'imyimenyerezo biga kugorora ivyuma inyuma yo kuvyigira ku kibaho baca baja kubikora bakoresheje ivyuma vyabigenewe.

Mu cumba c'imyimenyerezo, umunyeshuri wo mu mashuri y'imyuga, yambaye impuzu y'ubururu, ariko yimenyereza gukoresha ivyuma bijanye n'umwuga yiga. Ivyuma bimwe bimanitse k'uruhome, ibindi biteretse ku meza.

Abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu inkofero z'umuhondo bari mu cumba co gukoreramwo imyimenyerezo mu vyirwa bijanye n'umuyagankuba bariko bariga bari mu migwi imbere yabo hariho imezi iteretseko ibikoresho harimwo amatara afise amabara atandukane nye harimwo iritukura umuhondo igera n'iryo urwatsi rutoto.

Abanyeshure bo muri kaminuza bicaye mu cumba c'isomero imbere yabo hahagaze umwigisha ariko arabasigurira ivyigwa harimwo n'ikibaho gisize ibara ry'ugwatsi rutoto hejuru hariko amatara ariko araka hamwe n'amamashine azana umuyaga ku ruhome hariko ibicapo.

Abanyeshure bo mu mashure y'imyuga, mu gisata co gukora ama modoka bambaye impunzu z'ubururu, bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo yo gusambura no guteranya imoteri y'imodoka

Mu cumba c'imyimenyerezo uruhome rwubatse n'amatafara ahiye umunyeshure yambaye impuzu n'inkofero vy'ubururu yifashishije ivyuma vyabigenewe, ariko aratunganye umuringoti kugira ngo ashobore kuwufatanya n'uwundi inyuma yiwe hariho intebe ndende.

Mu cumba c'inama, harimwo abantu bicaye ku ntebe zikozwe mu vyuma no mu biti, bariko barakurikirana inama hifashishijwe ubuhinga bwa none, uwurongoye ibiganiro ahagaze imbere yabo, imashini nyabwonko yiwe iteretse ku meza, umwe muri bo arahagaze ariko arashikiriza iciyumviro ciwe.

Kamikazi ni umunyeshure yiga mu vyigwa vy'imyuga bijanye no kwakira abantu, mu ntoke afise isahani iteretseko icupa hamwe n'ikirahuri kandi afise mu maso hakeye.

Harera imana ni umunyeshure wo muri kaminuza ari kw'ishure, ariko aravugira kuri telefone ayishize ku gutwi afise n'impapuro mu ntoke imbere yiwe hahagaze abandi banyeshure ku ruhande hari umwigema ari ko aratambuka imbere yabo hari ikibugaki rimwo amabuye hamwe n'ivyatsi ku ruhome hamanitse impapuro.

Mu cumba c'imyimenyerezo, umunyeshure yambay' impunzu y'ubururu wo mw' ishure ry'imyuga yifashishije ivyuma vyabigenewe arikw'arashira impwemu mucuma gikanyisha imfungurwa cank' ibinyobwa bikaguma bikanye

Mu cumba c'imyimenyerezo mu bijanye n'ubuhinga bwa none, har' ibikoresho ku meza vyo kwifashisha mu kwigisha abanyeshur'uwo mwuga, ku ruhome hamanits' ikibaho cerekana ko ubwo buhinga bwa none buriko burakogwa hisunzw' imigenderanire n'iterambere hagati y'ubu Shinwa n'uRwanda nk'uko vyerekanwa n'amabendera y'ivyo bihugu

Mu cumba c'imyimenyerezo, harimwo abanyeshure biga mw' ishure ry'imyuga, bambaye amarori baricaye. Imbere yabo hateretse ibikoresho bigirako; ku ruhande hateretse imashini isize ibara r'ubururu. Inyuma yabo hariho akabati baterekako ibikoresho.

Abanyeshure bicaye mu cumba ari benshi cane biga mw'ishure ry'imyuga mu vyirwa bijanye no gushona bariko barakora imyimenyerezo abanyeshure benshi baricaye uwundi arahagaze bafise ama mashini bariko barigirako.

Abanyeshure babiri umuhungu n'umukobwa bo mu mashure y'imyuga bakurikirana ivyirwa bijanye n'amagara y'abantu bari mu cumba c'imyimenyerezo bariko barakoresha icuma rugagamisha gipima ingwara zo mu nda n'amaraso.

Abanyeshure b'imyuga mu gisata c'umuyagankuba bari mu cumba c'imyimenyerezo, bambaye impuzu z'ubururu imbere yabo hari ibikoresho bariko barifashisha abigisha bariko barabakurikirana.

Abanyeshuri babiri biga mu mashure y'imyuga mu mwambaro wabo umwe wera uwundi w'ubururu, bambaye ibikingira mu maso, bari mu cumba c'imyimenyerezo, bariko biga gufatanya ivyuma bifashishije umuyaga nkuba.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga bahagaze mu mugwi bariko barakora imyimenyerezo mu vyurwa bijanye n'umuyagankuba hagati yabo hariho ibikoresho birimwo n'insinga bambaye inkofero zitukura n'umuhondo i ruhande yabo hariho imeza.

Mu cumba c'inama uruhome rusharijwe n'igitambara cera hejuru kiriko umurongo utukura nuwu muhondo abagore benshi n'abagabo bake bicaye ku ntebe zikozwe mu vyuma no mu biti bahanze amaso imbere bakurikira uwufise ijambo zimwe mu ntebe z'imbere nta bazicayeko.

Mu cumba co kwimenyererezamwo ma mashine nyabwonko abimenyereza babiri bariko barashikiriza umwigisha wabo ivyo bakoze na we, ariko arabakosora burimwo umwe wese afise imashini nyabwonko akoresha iyo ku meza n'angendanwa.

mw'ishure ry'imyuga mu gisata c'umuyagankuba abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu bari mu cumba c'imyimenyerezo kirimwo isuku. ku ruhome no kumeza hariko ivyuma n'intsinga vyo kwimenyererezako.

Icumba kirimwo imeza iteretse k'imashini nyabwonko hasi hariho insinga rumwe rufise ibararitukura urundi rwirabura harimwo n'imashini ikoresha ubuhinga bwa none iyo bariko barakora ibijanye n'amasanamu.

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi harimwe abanyeshure bamwe barahagaze abandi baricaye, bambaye impunzu zera hariho abariko barakora imyimenyerezo imbere yabo hateretse ibikoresho bariko barigira ko inyuma yabo hicaye abanyeshure bariko barandika.

mu cumba c'imyimenyerezo abanyeshure bo mu mashure y'imyuga bambaye impunzu z'ubururu, bifashishije ivyuma Vyabigenewe bariko bariga guca no gufatanya imiringoti y'amazi.

Abanyeshure bari mu cumba bicaye hasi bariko barasubiramwo ivyigwa harimwo umwana yambaye impunzu zitukura hamwe n'iyirabura bafise ibitabo vyuguruye, inyuma yabo hari umuryango wuguruye.

Abanyeshure bo mw'ishure ry'imyuga mu gisata co mu buhinga bwa none, imbere yabo ku meza hari amamashini nyabwonko n'ibindi bikoresho bijana nazo, ababagendeye bariko barasuzuma ko amamashini akora neza.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga mu vyigwa bijanye n'ubucuzi bari mucumba aho bakorere imyimenyerezo bamwe bafise ibikoresho birimwo inyundo hamwe n'ikindi kinini harimwo n'umuriro uri kuraka inyuma yae abo hariho abanyeshuri bari mu mugwi ku meza yabo hateretse ibikoresho bariko barigirako.

Mu cumba kirimwo imashini nyabwonko umunyeshuri, ariko arimenyereza akoresheje ivyo bikoresho mu gufata amajwi ama mashini yose ateretse ku meza imashini imwe muri zo iri mu gisandugu cayo.

Mu cumba c'imyimenyerezo, harimwo umunyeshuri yambaye impuzu yirabura, ibikingira ibiganza n'intoke, n'amarori akingira amaso. Ariko yimenyereza ku bikoresho bijanye n'umwuga yiga. K'uruhome, hariko imirongo itandukanye mu bunini bwayo.

Isomero ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe amabati. Harimwo intebe z'abanyeshure n'ikibaho cirabura imbere yabo, abavyeyi n'abigisha baryitije bariko bakoreramwo inama.

Abanyeshuri biga mw'ishure ry'imyuga mu bijanyye n'ivyirwa vyo gukora imiringoti y'amazi bariko barakora imyimenyerezo yo gufatanya imiringoti y'amazi imbere yabo ku ruhome hamwe hasiza iranga ry'umuhondo ahandi ry'ubururu.

abanyeshure biga mw, ishure ry'imyuga mu vyigwa bijanye no gukora umuyagankuba bambaye impunzu z'ubururu n'inkofero z'umuhondo imbere yabo hateretse ibikoresho bariko barigira ko harimwo instinga zifise ibara ry'ubururu hamwe n'iritukura

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga mu gisata c'amazi bari mu cumba c'imyimenyerezo bigishwa ingene bateranye imiringoti bifashishije ibikoresho vyabigenewe bazungurutse imeza umwigisha wabo ni wariko arabibereka.

Abanyeshuri biga mu mashure yimyuga mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu mwambaro wabo wera agakingira munwa hamwe n'ibikingira ibiganza n'intoke bari kwigishwa gusuzuma uko inka ihema.

Mu cumba c'imyimenyerezo umunyeshure yambaye impuzu z'urwatsi rutoto, ariko arimenyereza gukoresha imashini ijanye n'umwugariko ariga imashini ifise ibice bibiri igice co hasi gisa n'ubururu ico hejuru kirera.

Mu cumba c'imyimenyerezo mu mwuga w'abamenyeshamakuru mu gisata co gufata amashusho n'amasanamu abanyeshure bifashishije amamashine n'ibindi bikoresho vyabigenewe bariko barimenyereza.

Mu cumba c'imyimenyerezo c'ishure y'imyuga abanyeshuri bambaye impuzu z'ubururu bahagarikiwe n'abigisha babo bariko barimenyereza gukoresha ivyuma bijanye n'umwuga wabo buri meza iriko ivyuma bibiri bifata umuringoti bawukata canke bawunga.

Mu cumba c'inama harimwo abirabure n'abazungu bicaye ku ntebe, bariko barakurikirana inama. Mu kuyikoresha hifashishwa ubuhinga bwa none abantu babiri bahagaze imbere bariko barasigura ishusho yarungitswe ku gitambara.

Abanyeshuri biga mu ishure ry'imyuga bari mu cumba ho bakorere imyimenyerezo, bariko barasubiramo ivyigwa bamwe baricaye hasi bafise igikoresho gipima ahantu ko haringaniye, abandi barahagaze, inyuma yabo hari uruhome rgubakishije amatafara ahiye.

Mu cumba c'imyimenyerezo abanyeshuri bambaye impuzu zisa n'ubururu bo mu mashure y'imyuga bariko biga gukoresha ivyuma bijanye n'umwuga wabo mur' ico cumba hashinze ivyuma vy'ubwoko bubiri

Abanyeshuri biga mw'ishure ry'imyuga bari mu cumba aho bakorere imyimenyerezo, bambaye impunzu zifise ibara ry'ubururu harimwe uwambaye ibikingira ibiganza n'intoke, umunyeshuri umwe afise icuma mu ntoke imbere y'iwe hateretse imashini size ibara ry'ubururu hamwe n'igikoresho bakoresha mu guca ivyuma gifise ibara ritukura inyuma yabo hasi hateretsi imashini itanga umuyagankuba.

Abanyeshuri biga mu mashure y'imyuga mu gisata c'ubukanishi bambaye impuzu z'ubururu bicaye ku murongo imbere yabo ku meza hari moteri y'imodoka isambuye ari nayo bariko bariga bafise kandi impapuro n'amakaramu bariko barafata ivyigwa.

Nduwe imana n'umunyeshure wo mw'ishure yisumbuye yiga ivyirwa bijanye n'ubwubatsi ari kumwe n'abanyeshure benshi bafise ibikoresha abanyeshure bakoresha mu vyirwa vy'ubwubatsi hagati yabo hashinze igiti kiri ko umugozi zingiyeko inyuma yabo hari umwigisha ahagaze hasi hari ivyatsi hakurya hariho ibiti.

Abanyeshure biga mw' ishure ry'imyuga bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, biga ivyigwa vyo gukora umuduga. Bambaye udukingiramunwa, hasi hateretse ibikoresho bigirako, bafise n'icuma c'umuduga basambuye. Nyuma yabo hahagaze umwigisha afise ikaramu n'urupapuro.

Icumba c'isomero harimwo abanyeshuri bambaye impunzu hepfo yirabura hejuru ubururu. Imbere yabo hahagaze umunyeshuri afise imishatsi myinshi. Uruhome rusize ibara ryera hamanitseko isaha, umuryango w'isomero ruguruye.

nduwayo n'umunyeshure yiga mw'ishure y'imyuga ibijanye n'ivyirwa vy'ububaji afise urubaho n'iranda muntoke ariko araringaniza urubaho yambaye impuzu irimwo ibara ry'ubururu n'inkoferi itukuru

Abanyeshure biga ibijanye no gukoresha umuhora ngurukana bumenyi bicaye ku ntebe mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, imbere y'abo hateretse imashine nyabwonko bariko barigirako. Ku ruhome hateretse akabati karimwo ibitabo, imbere y'abo hahagaze umwigisha ariko arabasigurira ivyigwa, hejuru hari itara ririko riraka.

Abanyeshure biga ivyigwa bijanye n'ubwubatsi barahagaze hagati yabo hari imeza n'ibikoresho bigirako hamwe n'inzu bakoze mu bikarato hariho n'agacupa, iruhande yabo hahagaze umwigisha, inyuma hari abanyeshure bicaye, hakurya hari ibiti birebire.

Icumba c'isomero c'abanyeshure biga muri kaminuza, ku ruhome hasize irangi ryera, hariko ikibaho gisa n'urwatsi rutoto iruhande hamanitse impapuro, hejuru hariko isaha hariho n'idirisha rinini ririko igitambara hejuru hamanitse amatara.

Kanyange ni umunyeshuri wo muri kaminuza ari mu cumba c'isomero afise imishatsi mire mire harimwo n'abandi banyeshure imbere yabo hahagaze umwigisha ariko arabasigurira ivyigwa iruhande yiwe hari imeza ziteretseko imashini nyabwonko hamwe n'agacupa karimwo amazi.

Umunyeshure yiga mw' ishure ry'imyuga ibijanye n'ivyirwa vy'umuyagankuba ahagaze imbere y'uruhome, rumanitseko intsinga hamwe n'amatara. hariho n'ibindi bikoresho yigirako mu vyirwa vy'umuyagankuba : itara rimwe rifise ibara ry'umuhondo irindi ritukura; mu ntoke afise igikoresho gituma amajwi asamirana.

Nijimbere n'umunyeshure yiga mu mashure yisumbuye, ari mu kibuga hamwe n'abanyeshuri bagenzi biwe bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bariko barakina umupira w'amaboko. Umwigisha wabo ahagaze ku ruhande, inyuma y'ikibuga hateye ivyatsi.

ishure rishasha rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero risakajwa amabati atukura risiza amarangi y'ubwoko butandukanye harimwo iryera iritukura urwatsi rutoto umuhondo mu kibuga hateyemwo ivyatsi harimwo n'inzira banyeshure n'abigisha bacamwo hashinzemwo n'amabendera atatu inyuma y'ishure hari biti birebire

Icumba kirimwo abanyeshure. Bamwe baricaye ,abandi barahagaze, barikumwe n'abavyeyi. Imbere y'abo, hariho umwana yicaye mu gakinga k'abagendana ubumuga. Inyuma y'iwe hahagaze umubikira. Hariho n'imeza ishasheko igitambara cera iteretseko uducupa tw'amazi tubiri.

Ngabire ni umunyeshure yiga ivyigwa bijanye no guteka, ari mu gikoni hamwe n'abandi banyeshure bambaye impuzu z'abatetsi n'ibikingira ikiganza n'intoke harimwo n'uwambaye agakingiramunwa, imbere yabo hari amasahani ariko imfungurwa.

abanyeshuri bo mw' ishure ry'imyuga bari mu cumba ho bakorere imyimenyerezo hariho imeza ziteretseko ivyuma bisizirangi iry'ubururu bigira ko hariho umunyeshuri arikarandika ku rupapuro abandi bariko baratunganya ibikoresho hariho n'uwunda hagaze afise impapuro mu ntoke ku ruhome amatara arikaraka

Abanyeshure biga mw'ishuri shure ry'imyuga ibijanye n'ububaji, bari mu cumba bakoreramo imyimenyerezo. Harimwo imeza intebe, n'akabati kari impande y'uruhome babikamwo ibikoresho. Ku meza hateretse ibikoresho abanyeshure bigirako amadirisha aruguruye.

Icumba kirimwo abanyeshuri bo muri kaminuza biga ivyigwa bijanye no gukoresha imihora ngurukanabumenyi. Bamwe baricaye, abandi barahagaze. Imbere yabo hari imeza ziteretseko imashini nyabwonko, bariko barakurikiranirako ivyigwa vyabo.

Icumba kirimwe abantu bariko barakora inama bicaye ku ntebe bifashe neza baraba imbere hariho umupfasoni ahagaze afise igikoresho gisakaza amajwi hariho imeza ndenda ishasheka igitambara giteretseko imashina nyabwonko n'i telefone hariho ni intebe ziri mbere ata muntu azicayeko.

Abanyeshure biga mw'ishure ry'imyuga bari mucumba aho bakorera imyimenyerezo ricaye ku ntebe imbere yabo hari meza ziterezeko ibikoresho bakoresha mu vyirwa vyo gukora ibiratu inyuma yabo harabigisha hamwe n'umugenzuzi, ariko kararaba ingene babikoze.

Ishure ryigisha imyuga mu cumba c'abanyeshuri bakorera imyimenyerezo ku meza bahateretse ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu vyigwa by'ububaji na byo n'ibi inyundo umusumeno iranda umutwero imetero n'ibindi.

Mucumba c'isomero k'uruhome hasiz'irangi ryera, hasi harakubuye. Harimwo abanyeshure bicaye kuntebe inyuma, har'uwuhagaze, hari n'uwundi aryamye imbere yabo har'amakaye.

Kagabo yiga kw'ishure ry'imyuga ibijanye n'ubwubatsi ari kumwe n'abandi banyeshure, bari mu mugwi bariko barakora imyimenyerezo, bafise n'ibikoresho vy'abubatsi. Inyuma yabo hahagaze umwigisha afise impapuro mu ntoke, hariho n'amatafari bigirako. Hakurya yabo hateye ivyatsi n'ibiti.

Abanyeshure bo muri kaminuza bicaye mu cumba c'isomero, imbere yabo hariho imeza ziteretseko ibitabo. Bariko barasubiramwo ivyirwa, hariho umunyeshure yegamiye ku ruhome n'uwundi ariko aratambuka.

Harerimana ni umunyeshure yiga mw'ishure ry'imyuga ibijanye no gukora imiduga, arikumwe n'abagenzi biwe, imbere yabo bafise ivyuma vy'umuduga basambuye, bariko baravyigirako. Inyuma yabo hari umuduga ufise ibara ritukura.

Icumba abanyeshuri bakoreramwo imyimenyerezo harimwo intebe n'imeza ku ruhome hari intebe zigerekeranye ko harimwo n'abanyeshuri biga ivyigwa vy'ububaji bambaye udukingiramunwa n'impuzu z'akazi bariko barakora imyimenyerezo hari n'umwigisha ahagaze iruhande y'umuntu ajejwe umutekano.

Nahayo n'umunyeshure wo muri kaminuza yicaye mu cumba c'inama hamwe n'abandi banyeshure benshi, inyuma yiwe hicaye umwigeme yambaye igitambara ku mutwe gifise ibara ry'umuhondo, bose baracereje bariko bararaba imbere yabo.

Abanyeshure biga mu ishure ry'imyuga mu bijanye no gufatanya ivyuma bari mu cumba ho bakorera imyimenyerezo harimwe abambaye ibikingira ibiganza n'intoke .Bamwe barahagaze n'uwundi ariko aratora ibikoresho mu kabati n'abandi bunamye bafise ibikoresho bifatanye ibyuma hasi hari nsinga n'imashine zikoreshwa n'umuyagankuba.

Manirakiza ni umwigisha muri kaminuza mu gisata c'ubuvuzi bw'amagara y'abantu. Ari mu bitaro mu cumba, aho abanyeshure bakorera imyimenyerezo, bambaye impuzu zera n'udukingiramunwa. Manirakiza ariko yigisha ingene bakoresha urushinge.

Abanyeshure biga mw' ishure ry'imyuga bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo; bambaye ibikingira ibiganza n'intoke hamwe n'ibikingira amaso. Umunyeshuri umwe arunamye, afise imashini hamwe n'ivyuma imbere y'iwe ariko arafatanye ivyuma. Inyuma ku ruhome, hari ingorofani hamwe n'imiryango ikozwe mu vyuma.

abafundi mu by'ubwubatsi bamwe bambaye umwambaro w'akazi ugizwe n'impuzu y'ubururu inkofero y'umuhondo agafuka munwa n'ibikoresho bikingira ikiganza n'intoke abandi mu mwambara usanzwe bifashishije ivyuma byabigenewe bariko baboha icuma co gushinga mu nkingi z'igorofa

Umugwi w'abafundi b'abubatsi bambaye impuzu z'akazi bari gusuzumira hamwe uko batereka ikirato c'umushinge w'inyubakwa y'igorofa, abakozi bato bato ikinogo bahejeje kucimba.

Icumba cubatse n'amatafari ahiye hasi hasize isima iruhande yarwo hari intebe ndende irambitse. Umufundi w'ivyamazi yambaye umwambaro ugizwe n'impuzu y'ubururu, inkofero y'ubururu, yifashishije ivyuma vyabigenewe ariko araca aho bungira umuringoti n'uwundi.

Imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye, n'icuma cugajwe ivyuma bisizwe irangi ry'ubururu, abafundi bo mu mwuga w'ububaji bariko bakora intebe z'inyegamo mu mbaho z'ibiti.

Munzu y'amakoraniro urwaruko rw'inkumi n'imisore bari mu nama, bamwe muribo bafise udufuka munwa, umwigeme yambaye impuzu zitukura arahagaze, afise indangururamajwi yafashe ijambo.

mu cyumba cy'imyimenyerezo abanyeshure mu mwambaro wabo w'ubururu bari mu cigwa cyo kudoda impuzu n'icarahani, umwe ari kugendesha icarahani gikoreshwa n'umuyaga nkuba babiri bari gukurikirana.

Munzu y’igirofa mugice co hasi cegereye ingazi uruhome n’inkingi bisize irangi ritukura, inzugi zikozwe mu vyuma, hasi hasize isima, hejuru hasize irangi ryera ,imbere y’inzu hateye amashurwe atarafata mu kibuga cayo hashashe utubuye.

Mu cumba c'ikinjikiro abanyeshure bari mu gisata c'umwuga wo guteka mu mwambaro wabo hasi wirabura hejuru wera inkofero yera ibikingira ikiganza n'intokero bifashishije imbugita bari gutunganya ibirungo vy'ifungugwa.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifise idirisha rinini n'urugi rwuguruye. Hasi ku mushinge wayo n'inkingi risize irangi ryirabura, imbere yayo mw' ibaraza hasi yubakishijwe amadari yera, hahagaze abantu bane harimwo uwambaye itaburiya.

Abafundi b’abubatsi bari mu mwambaro wabo w’irangi ry’ubururu n’inkofero z’umuhondo zikingira umutwe, bari kubaka urugo. Umushinge waraheze, bari kuduza uruhome. Umukoresha n’umwungiriza wiwe mu myambaro yabo yiharije bari gukurikirana ibikorwa.

Igorofa rigeretse kabiri buri gice gifis’ibaraza. Ibiyo vyo kumadirisha bisa n’ubururu, inkingi zisize irangi ry’urwatsi rutoto, ikidara co hejuru mw’ibaraza gisiz’irangi ryera, impome zubakishijw’amatafar’ahiye.

Nyakwigendera uwahoze ari umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkuru nziza yambaye inkofero y'urugara umupira wera hefu impuzu yo kwinonora imitsi yirabura n'ikirato kirindi amazi cirabura ari kumwe n'a bene gihugu bariko bavangaisima n'amabuye y'inzu y'igorofa irikoirubakwa.

Abanyeshure mu mwambaro w'irangi ry'ubururu bari mu cigwa co gushushanya, imeza bakorerako irabaguyeko amarangi atandukanye, umwigisha aje kuraba aho bagejeje, mu kibuga hashashemwo amatafari akozwe mw'isima, hahagaze imodoka yegereye ku ruhome rusize irangi ry'urwatsi rutoto.

Abanyeshure bomugisata c'ubufundi bwogukinika imodoka, bari mucumba c'imyimenyerezo basambura bimwe mubice vy'imodoka, Umwarimu arinyuma yabo abakurikirana.

Abanyeshure bo mugisata cigisha ubukanishi mu mwambaro wabo ugizwe n'impuzu y'ubururu amarori n'ibikingira ikiganza n'intoki, bifashishije icuma cabigenewe bari mumyimenyerezo, umwe ariko aragorora ivyuma, babiri basigaye baravye inyuma.

Abanyeshure bigira ubufundi bwo gukora ibice vyiyuma bitandukanye vya mashine bari mwisomero mumwimenyerezo yo gukora ivyo vyuma umwarimu abahagarikiye yamaye itaburiya yera

Mu cumba co kwimenyerezamo mu mugao wo kumenyesha amakuru mu gisata cyo gufata amashusho n'amasanamu harimw ibyuma abanyeshuri bigira ko mu mugabo yambaye agapfukamunwa ariko akoresha icuma kimwe muri ibyo afata amashusho.

Kanyange yiga mw'ishure ry'imyuga ibijanye no gushona, ari mu cumba c'isomero hamwe n'abandi banyeshure, bicaye ku ntebe bafise imashini hamwe n'ibitambara bariko barigirako, inyuma yabo hahagaze umwigisha.

Abanyeshure bambaye ipantaro yirabura n'ishati y'ubururu. Bari mucumba c'imyimenyerezo mwikoranabuhanga ry'imashini nyabwonko. Bari gukurikirana ivyirwa, buri munyeshure afise kumeza imashini nyabwonko imbere yiwe nivyo bikorana.

Mucumba c'imyimenyerezo y'ubufundi c'inzu y'amatafari ahiye isakajwe amabati, abanyeshure bambaye impuzu zibaranga z'ubururu bari gusuzuma imoteri y'imodoka, hirya yaho hari ikirundo c'amapine n'imodoka ashaje.

Umuhinga w'umurimyi wumugore mumwambaro wakazi nimpuzu zera, yifashishije ikorana buhanga ry uburimyi bwa none, Ari gupimako ivu, umwavu, amazi nubushuhe bikwiye ku giterwa cinyanya.

Mu cumba c' abarwayi, abaganga mu mwambaro wabo wera de ,bambaye udufukamunwa, bariko bapima umuti bahereza umurwayi, harimwo ibitanda vyinshi, n' akabati abikamwo ibikoresho .

Inzu y'inama hasi hateye amakaro ku mpande hari amadirisha ahandi hasize irangi ryera. Igisenge gikozwe n'ivyuma isakajwe amabati. Harimwo abantu benshi bicaye ku ntebe n'abandi imbere yabo bicaye ahakirurutse. Imbere yabo hari imeza zishasheko ibitambara vyera.

Urwaruka rwambaye impuzu k'ubitugu y'irangi ryera , n'ikibaranga c'irangi ry'ubururu kw'izosi. Bicaye mu ntebe z'imisego itukura, bari gukurikirana inama, mu nzu y'ikoraniro ifise ubwinjiriro butatu.

Mw' ikinjikiro abanyeshure bari mu mwambaro wabo wera w'akazi bari gukurikana icigwa co guteka. Imbere y'abo hari amasafuriya abiri; imwe iteretse kw'ishiga, umuriro uri kwaka. Aho gukinjikira ni henshi, hari gukoreshwa hamwe.

Umugwi ugizwe n'abubatsi bari gusuzuma inyubako itarahera kuriyo hamaze kubakwa umushinge hari kuduzwa impome, nta gisenge kirajako. Inyuma yayo hari ibiti urupangu rwayo rugizwe n'amabati.

Abanyeshure bo mw'ishure ry'imyuga bari mw'isomero mu cigwa co gukora ibirato ubwoko butandukanye umwe wese afise igikoresho gikarishe kiringaniza ibirato.

Imigwa ibiri igizwe n'abakinyi bambaye impuzu zera abandi bambaye impuzu zitukura n'umumenyerezo yambaye impuzu zirabura bari mu kibuga mu myimenyerezo y'umupira w'amaboko.

Abashakashatsi babiri, umugore, umugabo, bari mu m'imirima iteyemwo ibitoke, imyumbati, ibigori, n'amateke. Bakomeje umushakashatsi bwabo.

Umugwi ugizwe n'abashakashatsi b'abagore n'abagabo bakora mu vy'ubwubatsi bw'amabarabara, ibiraro, n'amazu, bariko barapima bakoresheje icuma cabigenewe.

Mw'isomero abanyeshure bicaye mu mirongo umweumwe ku ntebe yiwe n'akameza kiwe bahagarikiwe n'umwarimu wabo barigukurikirana icirwa bifashishije ubuhinga bwa none.